Umugore akuze ahagaze inyuma y'inka ziwe mu kiraro yambaye imuzu z'amashurwe hamwe n'igitambara k'umutwe inka zishika kuri zini ziragaragara harimwo izifise ibara ry'umu mondo n'izindi zigomba kwirabura zose zisa n'ubwoko bw'inka z'igihugu zifise imitwe minini n'amae hembe maninyi.

umurima mu nini harimwo ibiterwa bitandukanye ivyo biterwa akaba ari ibiharage n'ibigori iruhande yaho hakaba hariyo ibarabara ryivu ariko ivyo bigori bigomba kuma vyerekana yuko hashobora kuba ari mu gihe cici.

Intebe nyinshi zigeranirijeko zifise ibara rigomba gusa nk'umuhondo, izo ntebe baziteretse ahantu hari ivyatsi ndetse hariho n'izindi mbaho ziri inyuma bashobora kuba araho babagira imbaho bagakora ibintu bitandukanye nk'intebe, amameza n'ububati.

Umugabo ahagaze mu bwato buto, ariko arakora i ruhande ry'inkingi z'i betoni zirimo mazi aboneka ko, ariko yubaka canke ari gusanura ikintu runaka mu kibanza cuzuye amaze menshi ayo mazi aboneka ko yuzuye cane bishobora kuba vyivuye ku muzure w'imvura nyinshi.

Umuntu afise agacupa harimwo umuti wokwica udukoko dukunda gutera ibitegwa, ako gacupa kaba gafise ivyandiko biri mw'ibara ry'icatsi ribisi uyumuti urakaze cane bawukoresha urinze kwambara agafukamunwa wikingiye n'umubiri wose.

Inka nini yirabura ifise nutubara twera kumutwe no kumugongo amatwi yayo maremare yatemvye hirya no hino ibonekako iriko iraraba imbere ihagaze mu ndaro yayo y'ibiti inyuma hakaba hari ivyatsi mu maso hayo hasa neza itunzwe neza.

Amazi meza ariko ava mu mabuye hejuru iruhande yayo hari n'ibiti bifise amababi asa nicatsi kibisi hasi hakaba hariyo akayaga gatoya ayo mazi ava hejuru akaba ariho atembera.

Umusore ari kw'ibarabara ry'ikaburimbo atwaye ibice vy'ibiti kw'ikinga, ariko aragenda arisunika, iruhande yiwe hari ibiti bimukikije ndetse n'ivyatsi hasi. Imbere yiwe araza guhura n'uyundi muntu kuko ariko aza nk'uwuri mu nzira yiwe.

Umusore ari mumurima hagati ariko asukira umuti mumurima W'imyumbati. Yambaye impuzu y'ubururu ndetse n'agakoresho ariko arakoresha gafise ibara ry'ubururu. Afashe uruhombo gw'icuma muminwe akarungika umuti kumashami y'ibimera. Imbere yiwe n'inyuma harangwa amababi menshi y'icatsi.

Ubwoko bwa mashurwe bufise amababi asa n'icatsi kibisi hamwe n'amashurwe aduga hejuru agomba gusa n'ayatukura, Inyuma hari umugabo yambaye impuzu zigomba kwera ashobora kuba ariko aravomera iruhande hari uruhome n'ibindi biti bikikije iyonzu birerebire bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ishamba rinini cane harimwo n'ibiti birebire binini, kandi bikomeye bifise ibara y'icatsi kibisi iruhande yawo hasi harimoifuko ishika kuri ine yera hashobora kuba harimwo amakara iruhande harakandi kaza ugatoya kubatswe n'amabati gusa hasi harimwo ivu rivanza n'amabuye.

Ivyamwa vyinshi bitadukanye harimwo imyembe n'imicungwe n'imihwi na matunda vyegeranirijwe ahantu hamwe mubiseke, iruhande yaho har'abantu benshi bambaye impuzu z'ifise amabara atadukanye hashobora kuba ari kw'isoko y'ivyamwa.

Abantu bariko batwara inka mw'ikamyo, Umusore umwe ahagaze haruguru afashe umugozi winka y'umuhondo ayishira muri ico cuma abandi nabo bari hasi kumufasha, Inkingi zi cuma z'ubururu zigize uruhome rw'ikamyo zigaragara neza, Aho hasa n'isoko rya matungo canke aho abantu binjiriza inka mw'ikamyo mu kugirango zigurishwe.

Umurima w'imboga uri inyuma y'urugo, ufise ibimera bishizwe ku mirongo iringaniye. Bifise amababi y'icatsi aduze neza. Ivyatsi vyumye vyandazwe hagati y'iyo mirongo nk'umufuko kugira ngo bikingire ivu. Umuntu ari inyuma ariko arakora hafi y'inzu.

Umurimi ahagaze mu murima w'ibigori, ariko arasukira muti isagakoresho kw'ubururu kariko umugongo yambaye ingofero yera hamwe n'imuzu zigomba gutukura ibigori biramuzungurugako amashami y'ibigori yarevye hejuru atera igitutu c'igicucu uyo umurimu ni ashobora kuba arikoararwanya indwara canke udukoko biteza akaga ivyimburwa akaba agaragaze umwete wo gukingira ivyimburwa ryiwe.

Ikibanzo co mu gisagara gifise ivyatsi imbere hamwe n'uruzitiro rw'imigano n'amashami yumye y'ubumoso inyubako azibonekera kure abaharemwo inzu ifise amabatsi agomba gusanka y'ubururu ahasa n'akarariko mu gisagara agashasha kariko karatera imbere aho hamaze umashaa asho yubakirwa iruhande ry'ibiterwa n'imirima.

Ivyatsi vyinshi vy'ubwoko butandukanye bifise ibara ry'icatsi kibisi, harashobora kuba harimwo ibiharage canke ivyatsi bisanzwe, iruhande yaho hari igiti kinini munda yaho hirabura, hashobora kuba inyuma y'urugo, kuko imbere hari uruhome ruboneka nkuko umenga nurw'inzu.

Agace k'ishamba harimwo ibiti bibiri bisa kandi birebire, bifise amashami asa n'ugwatsi rubisi, hasi hari ivu rivanze n'amabuye, hasi haho kandi iburyo hari utundi dutegwa bateye womengo n'udushurwe tukiri duto ariko.

Umugwi w'abantu bahagaze hamwe mu birori canke mw'ihuriro runaka abagore benshi bambaye imumuzu nziza z'amabaratandukanye bamwafise n'ibitambara ku mitwe umugabo umwe ari hagati yabo yambaye i koti imbere yabo turabona ingurube ziziritse bashobora kuba bagiye kuzigurisha.

Abantu benshi harimwo abagore batatu, hamwe n'umwana bariko baragenda k'umurongo bamwe muribo bikoreye inkwi bahejeje gusenya uyundi nawe ari hagati afise akabido kera ndetse n'impuzu yambaye zose zirera iruhande yaho hashobora kuba hari umurima munini kuko hari ivyatsi vyinshi bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Igisagara kinini cane harimwo amazu yubatse neza hamwe n'ibibanza vyagenewe amashamba canke ibiti binini bifise ibara ry'icatsi harimwo n'amabarabara acamwo hagati mu rayo mazu ariko ibibanza harimwo ivyo biti nico kinini kurusha aho hubatse.

Inzira y'ivaungufi inyora mu bimera vyinshi ibubamfu ivyatsi bireburej'ivyatsi kibisi bikura ku mande i buryo ibiti birebire bifise amababi maningi bimwe bisa n'imikindo kure ku nzira umuntu, ariko aragenda canke twaye ipigipiki, ariko, kubera ri kure nabonee kaneza.

Umugabo yambaye impuzu zirabura ariko aragendagenda mw'ibarabara ry'ivu, iruhande yiwe iburyo hakaba hariho umurima w'ibigori, w'ibiharage n'amateke, ariko womengo biriko biruma ivyo bigori, imbere yaho hari n'uwundi mwana mutoyi w'umunyeshure afise ishakoshi ku mugongo.

Ishamba canke umurima urimwo ibiterwa n'ibiti bitandukanye cane. Hagati haraboneka ibigori ariko umengo biriko biruma mugabo bigifise ibigori. Bifise amabara asa n'urwatsi rubisi, hagati harimwo ivu rigomba kumera nk'umusenyi.

Ibiti birebire vyeze neza, biri hafi y'akazu k'amabati, igikoni co mu gihugu. Amashami yavyo arakwiye, atanga n'agatutu, umuyaga n'izuba. Hasi hari imifuko yera. Ishobora kuba birimwo amakara. Hasi hari ivu rivanze n'amabuye.

Umugabo akuze yambaye impuzu yera n'ipantaro igomba kwirabura, ari kumwe n'inka yayo ifise umubiri w'irabura, n'amahembe matoya aravye hejuru. Uyo mugabo afise mu minwe amababi asa n'urwatsi rubisi, hasi hakaba hariho ivyatsi vyinshi vyumye. Ishobora kuba iyo inka iriko irarishwa.

Igice c'ibarabara harimwo imiduga itari mikeya iruhande hatewe ibiti biri hagati y'ibarabara harimwo bitoya hariho n'ibindi birebire bifise ama babi asa n'icatsi kibisi, Ibicu birasa neza hagaragara yuko hariko haraka izuba.

Umukozi yambaye impunzu zokwikingira ndetse na gafukamunwa wongeye nakantu yashize mu mutwe , yariko akata udukoresho duto dusa n'uducupa canke ibikoresho vyo mumvuzi imbere yiwe uduhungo twinshi duteguye kumurongo, urubaho rw'igiti rugaragara inyuma bikaba bisa n'isuku ry'ishirahamwe ryitaho ubuziranenge.

Uducupa twinshi dusa n'utwera hariko ivyandiko bigomba gusa n'icatsi kibisi, bitukura, canke ivyera. Iyo miti irimwo murivyo bicupa, akaba ari imiti bakunda gukoresha mu biterwa, mu dukoko dukunda gutera ibiterwa.

Umuntu ariko aravomera imboga mu murima muto watunganijwe neza, yambaye impuzu zitukura n'izera, amazi ariko arasohoka mu ndobo agwa ku mboga, umurima ugabuwe mu mirongo igororotse buri murongo ukaba wuzuye isaradi y'ibara y'icatsi kibisi.

Ibitegwa bishobora kuba ari indimu kuko bifise ibara ry' icatsi zishizwe mu nkono z'ibuye nziza ifise ishusho y'amashugwe izo ndimu zifise ubwosa rizibuje zikagaragara ko ari nshasha zivuye mu murima inyuma yazo hari izindi nyinshi ziteranye.

Inyoni zinshi zirabura zigurukiye rimwe hakaba hariho n'izindi z'ubwoko bumwe zagumye aho hasi k'umusenyi 'iruhande yaho hari uruzi rutekanye ,ariko hagati hari n'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi, iruhande yizo nyoni zagumye hasi har'ibibuye binini binini hashobora kuba harimwo n'ibikoko bitandukanye murayo mazi.

Ahantu hafise ibiti vyinshi n’ivyatsi vyinshi cane , hari igiti kinini gifise amashami menshi ariko arakwira no hejuru bikaba bituma bitesha igitutu, munsi y’igiti hari ibimera bitandukanye vyuzuye ahantu hose , Ibiryo haraboneka uruhome rw’inzu canke urugo rwaburiwe n’ivyatsi.

Ingona niniya iryamye mu bwatsi bubisi yuguruye umunwa wayo amenya yayo yera arashobora kuboneka iyo ngona n'ininiya cane, kandi irazwi yuko ari igikoko gikomeye cane, ndetse gishobora no kurya abantu.

Ubwoko bw'ibiterwa bwitwa ishu bigira bije hamwe. Ayo mashu ni manini cane kandi uyitegereje neza aracafise utuvu, vyerekana yuko ariho akicimburwa. Vyongeye ashobora kandi kuba yageze no kw'isoko yayo kuko ari menshi ateranirike ahantu hamwe.

Umurima munini harimwo ibiterwa bitandukanye mwivyo biterwa hakaba harimwo ibigori n'ibiharage, ariko imbere hari umurongo w'ibiti vyumye ashobora kuba babishizeho kugira ngo bakingire ivyo biterwa inyuma hari n'ubundi bwoko bw'ibiti burebure, ndetse hakaba harimwo n'imi karatusi.

Ubwoko bw'ivyamwa bwita imicungwe biboneka ko yoba itarasha neza kubera ibara ryayo risa n'icatsi kibisi cane. Biracari ku giti kuko hari n'amababi y'icatsi kibisi nyene biri kumwe. Ushobora kuba ari umurima w'ivyo vyamwa.

Akanyoni keza cane k'ubwoko bita inuma gafise amababa avanze n'ibara ryirabura n'irigomba gusa n'umuhondo, ariko umutwe wawo ugomba gutukura ukagira n'umunwa w'irabura, utuguru tw'ako dufise ibara ritukura, gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Inyoni nziza yera hose ariko ikagira utwiso twirabura n'umunwa n'utuguru tugomba gutukura, ihagaze ku gice c'igiti. Inyuma haribonekeza ibara risa n'icatsi kibisi, gashoboye kuba kari mw'ishamba.

Umugabo ahagaze hagati y'impene ziwe zitatu yambaye ishati itukura n'ipantaro yirabura ukuboko kumwe gufashe impene ukundi nako kwikoreye inkoni ku rutugu imbere yiwe hari izo mpene ziboneka kozikomeye kandi zifungura neza cane.

Umurima munini cane w' ibigori hamwe ndetse n' ibindi bitegwa n' ibiti biri impande yaho, hagati hari inzira nini havanzemwo umusenyi n' ibiti vyumye iruhande yaho hari imodoka yera.

Umugore akuze yitandiye mu mutwe yambaye n'impuzu z'ibitenge arishimye, mu ntoke ziwe afise impene zishoka kuri zitatu, hari imwe nini nkuru ivyibushe kurusha izindi yirabura izindi nazo zishobora kuba ari utwana kuko biboneka ko ari dutonya.

Amacupa y'amavuta atetse kw'isoko. Harimwo ay'ibigazi n'ayandi akoreshwa mu guteka imfungurwa zitandukanye. Iruhande yaho hari imboga nziza zegeranirijwe n'ivyamwa. Ishobora kuba ari isoko y'ivyamwa n'imboga.

Umuhungu mutoya yicaye ku nkombe za mazi afise agakoni kiwe, Amazi aratekanye cane kuburyo ishusho yiwe n'ibiti vyibonekeza mu mazi, Umuco w'izuba urakayangana ku mazi utanga amabara meza y'ubururu n'umuhondo.

Ibinini bifise amabara bitandukanye, hakaba harimwo amabara yera, ayirabura, ay'umuhondo n'ayatukura. Umugabo umwe bari impande akaba afise ibinini bishika kuri bine biri muminwe. Ashobora kuba ari imiti yiwe.

Imvubu ivuye mu vyatsi iriko iraja mu mazi, umubiri wayo uragaragara igice ikindi kikaba kiri mu mazi, Umutwe wayo uduze hejuru iriko iraraba imbere ituje ,Umuco w'izuba urakayangana ku mu biri waco no mu mazi iyo nyamaswa ikaba izwi ko ibaho mu mazi no hafi yaho.

Umurima mwiza, kandi munini harimwo bitego bitandukanyi ivyo bitero bishobora kuba ari ibiharage cankwe imyumbazi iruhande yayo hari ibibarabara iryivu inyuma na ho hari ibindi bwoko vw'ibiti birebire, kandi binini canke.

Ishamba harimwo ibiti bitandukanye, harimwo binini n'ivyonze ariko vyose bikaba bifise ibara riy'icatsi kibisi. Hariho umuntu yikoreye utuntu yambaye impuzu zigomba gusa n'izubururu canke izera, ariko aramanuka agasozi gatoya karimwo ivu n'amabuye.

Abantu batatu bariko arafasha inka yabo mu kibaya. Umwe yambaye impuzu y'icatsi kibisi, afise agacupa kera mu kuboko, akaba ashobora kuba ari umuganga w'amatungo. Uwundi ahagaze hagati afashe amahembe y'inka, ayifata neza kugira ngo itege.

Umurima mutoya uciyemwo ibipande, uwuri imbere hakaba harimwo ibiterwa bitandukanye n'ibiharage, n'ibigori ariko bikiri bito bitarakura, ahandi naho hakaba harimwo ibigori bimaze kwuma.

Igiti kinini cane gihagaze inyuma y'uruzitiro rw'amatafari amashami yaco yakuze cane akaba afuka ikibanza kinini hasi ku ibarabara haboneka imodoka yera y'ubwoko bwa pikapu ihagaze ku ruhande umuntu umwe yambaye impuzu y'umuhondo ariko aragenda hafi y'urwo ruzitiro.

Umugabo yambaye impunzu zamabara atandukanye ndetse yambaye ishapo n'amarori, uyu mugabo araho inkoko zirara nyinshi zose kandi zikaba zisa zirashobora ko izo nkoko zifise ibara ryumuhondo arizo mu bwoko bumwe iruhande yaho hari udukoresho tuba turimwo amazi dusa dutukura.

Ibice vy'ibiti baciye biri kumwe n'amabuye, hamwe no munsi hakaba harimwo uduterwa dusa n'icatsi kibisi. Iruhande y'aho hakaba hateramiye abantu bicaye bambaye impuzu zifise amabara atandukanye.

Inka zishika kuri zitatu zifise amabara avanze ayirabura n'ayera, hamwe n'uduhembe atari tunini cane ziri mu ruhongore, hasi hari ivyatsi vyumye, witegereje neza izo nka biraboneka ko zifashwe neza, zigaburirwa neza.

Umusore yishimye biboneka kwakiri muto yambaye impuzu igomba gutukura, afise mu minwe yiwe itabi ahejeje gucamwo kabiri. Birashoka ko yoba ahejeje kwikenura, yoba ari umwe mu basanzwe banwa itabi.

Umurima munini harimwo ibiterwa bitandukanye. Muri ivyo biterwa harimwo ibigori, imyumbati ndetse n'ibindi biti bitandukanye, hakaba harimwo n'icumwembe, vyose bifise ibara ry'icatsi kibisi ariko ivyo bigori bikagomba gusa n'ivyumye. Hagati hariho inzira y'ivu rivanzemwo n'amabuye.

Inka igomba gusa nk'umuhondo nziza, ifise amahembe maremare agoramye, iri mu kiraro c'ibiti umubiri wayo ugaragaza ko ukomeye gose urakayangana, amaso yayo arasa ikaboneka ko iruhutse ikiraro cayo cakozwe n'imbaho n'imigozi.

Ingeregere zishobora gushika nka mirongo ibiri zikoraniye hamwe mw'ishamba, zifise ibara ryiza rigomba gusa nk'umuhondo n'amatwi maremare areze hejuru, ziri mu vyatsi bifise ibara ry'icatsi ariko womenga vyarumye, ivyo bikoko birazwi ko biba mw'ishamba.

Abakenyezi babiri bambaye impunzu zifise amabara atandukanye hakaba hariho uwambaye izisa nizitukura, izirabura, ndetse n'izubururu bompi bafise isuka bashobora kuba bariko bararima Kandi bari mumurima w'ibiterwa bitandukanye hakaba harimwo nuwibiharage inyuma hariho ibindi biti birebire bisa n'icatsi kibisi.

Umurovyi yicaye mu bwato bwiwe butoyi ku kiyaga can uruzi runini . Amazi akaba atekanye, kure naho hari uwundi mugenzi we mu bwato bwiwe iruhande hakaba har'ivyatsi n'inyuma ishamba rinini cane , ikirere gifise ibicu bigomba kwirabura bisa nkaho imvura igiye kurwa.

Umurima canke ishamba rinini riri iruhande y' inkombe y' amazi muri uyo murima hari ibitegwa bitandukanye n' ibiti bitandukanye ariko nta gikoko n'a kimwe gihari, ivu riri hejuru twoshobora kubona ibiharage biriko birasa nkuko umengo biriko biruma.

Umugore ariko aragenda yikoreye igiseke ku mutwe, muri ico giseke hashobora kuba harimwo ivyamwa vyitwa imicungwe kubera bifise icatsi kibisi, yambaye impuzu nziza y'amabara atandukanye afise icatsi n'umuhondo, inyuma yiwe turabona uruhome rurerure rufise ibara rigomba gutukura.

Ingurube Y'umuvyeyi iryamye k'umababi y'ibigori vyumye Iriko ironsa utwana twayo, utwo twana twingurube nidutoto dufise ibara ryera ringanye n'irigomba kumera n'iritukura bimwe murivyo Biriko bironka ibindi ntavyo biraryamye iruhande Y'umuvyeyi wavyo.

Inkumi yambaye impuzu igomba kwirabura hamwe n'iyindi ivanze n'umuhondo, afise mukuboko kwiwe igiseke kijishwe gifise ibara ry'umuhondo harimwo ikaranga nyinshi. Iruhande yiwe haraboneka ko ari umurima harimwo ibiterwa bitandukanye, nk'imyumbati n'ibindi vyatsi vyo mw'ishamba vyimeza.

Ubwoko bw'ishurwe rifise amababi menshi aravye hirya no hino. Ayo mababi asa n'icatsi kibisi. Iruhande y'aho hari n'ayandi moko y'amashurwe. Ndetse hashobora kuba hashobora kuba harimwo n'imicayicayi, n'igiti kirekire kiri inyuma. Iruhande yayo hari n'amazu.

Impene zishika kuri zi tanu zifise amabara atandukanye akaba hari izifise ibara ry'irabura ni ry'umuhondo ziri muruhongore zayo, Hasi hari ivyatsi vyumye ,Umwungere wazo akaba abazaniye akabasini gashobora kuba karimwo amazi iruhande yaho hari ibiti vyishi vy'igitoki.

Urugomero rw'amazi ruhambaye rutembera ku mabuye manini, ayo mazi a ngomba kugira ibara ry'ubururu canke yera burabwirana amanuka intambwe nyinshi ku bitandukanywa vy'amabuye yirabura imante yaho hari ibimera bifise ibara ry'urwatsi rubise.

Amabuye manini cane kandi afise ibara rigomba gusa n'iryumuhondo ari impande y'inkombe y'uruzi. Hakurya hari ubwato butoyi buri hagati murayo mazi, vyongeye hari n'akandi kazu gatoya harimwo intebe, abantu bashobora kwicara kugira barorere amazi.

Umurima munini harimwo ibitegwa bitandukanye, hakaba harimwo imyumbati yo iri hasi mw'ivu gusa amababi yayo ariyo bita isombe araribwa nayo nyene, iruhande yaho hasi hari ibiti vy'ibigori vyumye, turavye neza inyuma hari ibindi bwoko bw'ibiti biyikikije binini cane navyo nyene bisa n'ugwatsi rubisi.

Inkoko zitatu z'amabara y'umuhondo ziriko ziratora intete mubwatsi bwumye hasi zose zifise imibero yataramiye hasi zishashaye kurya vyongeye biragaragarako ziri mu ndaro yazo.

Amaboko y'umurimyi ariko arandura ivyatsi hafi y'igikura c'ikigori gitoya intoki ziwe zifashe neza ibimera bidakenewe biri iruhande azikuye mw’ivu igitsi c'ikigori gifise amababi y'icatsi amwe atanguye guhinduka umuhondo ku mpera uruti rwaco ruragaragara rwera rukiri rutoya ariko rufise ubuzima.

Umugabo akuze yambaye ishapo yera ndetse n'impuzu harimwo izisa n'izitukura hamwe n'izirabura, afashe muminwe yiwe utubido tubiri. Iruhande yiwe hari amafoto menshi n'utubati. Agomba gusa nk'umuhondo.

Ukuboko kw'umuntu afise mu minwe yiwe itabi. Ashobora kuba ariko ararinywa kuko rigeze hagati, n'umwotsi ukaba uriko uratembera impande y'aho. Iruhande y'aho haribonekeza abandi bantu bambaye impuzu zifise amabara atandukanye.

Inkwi nyinshi zacaguwe ziteranye ahantu hamwe; ibiti vyakataguwe mubipande bitandukanye bimwe biwme birebire ibindi navyo nibigufi. Zisa niziteguwe kugugwa canke gukoreshwa mukubakwa nkububati. Hari ubwoko butandukanye bwibiti kubera imiterere yavyo ntisa.

Umurima harimwo ibiterwa bitandukanye, hakaba harimwo ibigori hamwe n'imyumbati. Amababi y'imyumbati arazwi yuko yitwa isombe kandi arafungurwa, ariko hasi hariyo ivu, ndetse n'ibigori vyumye. Bishobora kuba vyaratwawe n'imvura.

Akazu gatoya gafise umuryango w'ubururu Kari hagati y'ishamba ririmwo ibiti binini bifise ibara ry'icatsi kibisi, iruhande yabo hari imodoka yera ishobora kuba arinzu y'umuntu ndetse niyomodoka akaba ari nyenuyo muntu ikirere kiraka ashobora kuba ari muci.

Umutaka ariko aravomera ibimera bitoyi m'umurima wiwe akoresheje indobo nini y'ibara ry'icatsi kibisi, yambaye impuzu zirabura, ahagaze ibirenge bisa, imbere yiwe turabona udutomati canke imbonga ntoyi zitanguye gukura, inyuma haraboneka ibiti vy'igitoke bifise amababi manini agaragara mu kirere.

Umugore ahetse umwana ku mugongo, ariko arunama afata utubido tw'amazi. Yambaye impuzu y'ibara ry'ubururu n'igitambara c'amabara menshi; afise n'agafukamunwa ku maso. Imbere yiwe turabona utu bido dutandukanye. Tumwe dufise ibara ry'umuhondo, izindi nazo ibara ryera.

Umurima munini harimwo ibiterwa bitandukanye. Muri ivyo biterwa hakaba harimwo ibigori, ibiharage ndetse n'ibindi. Ivyo bigori birasa neza kandi biriko birakura, bifise amababi asa n'icatsi kibisi. Biratotahaye, biraboneka y'uko bifatwa neza. Iruhande y'aho naho hari iyindi imisozi miremire hariko ibiti vyinshi.

Intama n'impene zitaranye mukibanza hamwe inyuma y'urugo ziriko zirarisha. Zimwe zirera izindi nazo zivanze n'ibara ry'umuhondo. Umwungere wazo ar'inyuma yambaye impuzu z'ubururu. I ruhande yaho hari inzu nini y'amabati n'igiti kimwe kiranga aho hantu.

Ibiti bifise amabibi maremare y'icatsi kibisi ariko hasi munsi hari imyanda myishi iteranye hari amasashe, impapuro, ibikoresho vyononekaye hamwe n'ibindi bidukikije bibi. Imyanda y'uzuye umwonga w'amazi ukaba ubangamiye isuku ryaho hantu.

Inka nyinshi zifise amabara atandukanye, hakaba harimwo inka zifise amabara yera n'ayirabura n'ayandi yirabura gusa. Bishobora kuba biri impande y'uruhongore rwazo kuko iruhande turabona inzu zifise amabati n'itangi, n'aho zinwera amazi.

Igiti kirekire cane gihagaze hagati y'ikirere c'ubururu bwiza amashami yacu aratemba hamwe y'icatsi ayanje ahindutse umuhondo inyuma hari ikindi giti kigufi c'ubwoko bumwe hamwe n'ibiti bitandukanyi vy'amababi menshi ikirere kiragagaza neza, kuko gifise ibico bikeye bikaba vyerekana ko yuba ari umusi w'izoba rinshi mu karere k'ushuwe.

Umurima urimwo ibiterwa birebire cane, bisa n'icatsi kibisi, ndetse binafise n'amababi manini cane, navyo nyene bifise ibara rimwe. Iruhande y'aho hari ivyatsi bigomba kuba birebire. Hagati hari inzira ry'ivu riciye hagati.

Umurima munini, harimwo ibiterwa bitandukanye, muri ivyo biterwa harimwo imyumbati n'ibigori, imbere yaho hari umufuko wera harimwo ivyatsi vyimeza bimwe vyo mw'ishamba, umurimyi waho ashobora kuba ahejeje kubitora, ariko rero ibigori bimwe bimwe bisa nkivyumye kure yaho hari igisagara kuko hari amazu menshi.

Ivyamwe bitandukanye bashize umubisekee bijishe bisa n'umuhondo vyigeranijwe hantu hamwe muri vyo vyamwa harimwo imyembe amatunda imicuronge, ndetse n'imiwi i ruhande yawo hari abantu benshi vyoshoboka yuko vyo bari kw'isoko yavyo.

Igice c'umurima harimwo ibiterwa bitandukanye n'ibiti vy'ubwoko vyinshi, ariko ngaha imbere hari ivyatsi vyimejeje hamwe n'ibigori biriko biruma, inyuma yaho hari amazu iruhande yaho naho hari ibindi biti vy'ubwoko bitandukanye.

Imifuko myinshi isa n'umuhondo hakaba harimwo n'iyisa n'iyera yashizwe hamwe. Muriyo mifuko hashobora kuba harimwo nk'imbuto z'ibiharage canke ibigori canke ibiterwa ivyarivyo vyose. Aho hashobora kuba ariho mububikiro kugira ngo ntibiterwe n'udukoko.

Umugore ari mu murima munini w'ibiterwa bitandukanye yambaye impuzu zigomba kugira ibara ry'umuhondo n'iritukura akaba yitandiriye mu mutwe, mu minwe afise agakoresho ariko arapuriza muri ivyo biterwa, ashobora kuba ariko arirukana udukoko twatundi dutera ibiterwa, imbere yiwe hakaba hariyo igisagara kinini cane.

Imifuko minini yera igomba gushika kuri itanu, yegeranirijwe hamwe. Kuri iyo mifuko harimwo ivyandiko biri mu kirimi c'ikinyamazuru. Muriyo mifuko hashobora kuba harimwo nk'imbuto z'ibigori, canke ivyatsi bakunda gusasira mu ruhongore h'inka.

Igitegwa gifise amababi ariko arakura asa n' ugwatsi rubisi, katewe mw'ivu rigomba gusa nkiry' iritukura iruhande yaho hari abantu bashika kuri babiri bariko barakavomera.

Abantu bashika kuri batatu bariko barimba ibitegwa bishobora kuba ari ibijumbu cankwe ibiraya mu murima; umwe yambaye inkofero afashe ivyo bitegwa bibiri mukuboko ariko arabiraba, uwundi yubitse inyuma ariko aracukura ivu. Uwagatatu arimbere aifise ikape yera yanditseko ishusho ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibitegwa.

Cupa tubiri twera twaba dufise hejuru hatukura nahandi hasa n'urwatsirubisi hakaba harimwo imiti bakunda gukoresha mu biterwa iyo miti ikaba yica udukoko dukunda kugeramira ibiterwa.

Abagabo babiri bompi bambaye impuzu zigomba gusa ni zirabura hamwe n'ibirato birebire vyirabura bari mu murima mu nini w'ibigori birasa nkumengo bariko bashiramwo imbuto muri iyo mirima yaciye mu mirongo inyuma yawo hari n'ibindi biti vyinshi.

Agaterwa gatoyi kariko karamera mw'ivu gafise amabara abiri. Amababi yako afise ibara ry'icatsi kibisi, akaba ateye nk'amababa y'inyoni aravye hejuru. Hasi turabona mw'ivu ryirabura, ubuntu butobuto bugomba kwera. Bushobora kuba ari nk'ifumbira canke ingurane.

Ukuboko k'umuntu yambaye impuzu zigomba kugira ibara ry'umuhundo, biraboneka mu murima w'amatomati, ayo matomati ariko ntarasha kuko agifise ibara y'icatsi kibisi, uyo muntu biraboneka yuko ari umurimyi wazo kandi ariko aravomera ashiramwo umuti kugira ngo yice udukoko dukunda gutera ibitegwa.

Umurima munini harimwo ibiterwa bitandukanye. Muri ivyo biterwa hashobora kuba harimwo ibigori n'ibiharage hamwe n'ibindi biti biri inyuma bisa n'urwatsi rubisi bitandukanye. Hejuru yaho hakaba hariho indege womengo iriko iravomera. Ubwo ni ubuhinga bushasha bwo kuvomera ibiterwa kugira ngo hose bishikirwe.

Akuze yambaye impuzu zirabura ndetse n' agafukamunwa kirabura hamwe n' ishapo yirabura ari mu murima munini w' umuceri afise udukoresho mu minwe ashobora kuba ariko aravomerera uwo murima munini w' umuceri canke ariko arica udukoko dukunda gutera ibitegwa nk'umuceri.

Abantu bashika kuri batanu bariko barashira umuti mubimera mumurima munini. Bose bambaye impuzu z'umuhondo zibakingira hamwe n'ibikoresho vyo gushira umuti kumugongo. Buri muntu afise agapompe mukuboko ariko arasesa uwo muti muvyatsi. Umwotsi w'umuti iboneka Aho bariko baraca.

Umurimyi ariko asesa imiti kubutegwa biri mumurima munini w'ibijumbu. Yambaye impuzu z'ukwikingira, impuzu yera, inkofero, n'agafukamunwa hamwe n'amaga y'icatsi. Afashe uruhombo mu kuboko kumwe. Ibimera vy'icatsi vyuzuye hirya no hino biteguwe kumurongo.

Umugabo akuze ari mu murima w'ibigori yambaye imuzu zisa n'umuhondo kongera afise n'agapfuka muntu wakirabura afise agakoresho muntoke haria n'akahetse ku mugongo gashobora kuba arimu bwari bukoresho bakoresha kugira ngo bicu dukoko dukunda kugeramira ibigori canke igitegwe cahi ico cose.

Amaboko abiri, ariko arasuka muti uva mu gicupa gifise umupfuniko w'icatsi inyuma hari bitegwa, ariko nibiboneka neza, kubera ifoto yisunze ku biri hafi uyu muntu ashobora kubariko arapima mu muti wauburimwi canke imiti y' amatungo.

Umuntu ariko akora mumurima w'imboga cane cane w'amashu. Yambaye impuzu zimukingira, harimwo agafukamunwa n'ingofero. Biragaragara ko ariko atera canke atera umuti kumashu kugirango zikure neza. uyo murima urasa n'uwitaweho neza kandi uri mukibanza kirimwo ibiti vyinshi.

Agafuko gatoya kariko karavamwo izombuto bashize ahantu hanini nyinshi zifise ibara ry'ubururu, izo mbuto zishobora kuba arizibitegwa kanaka ariko bitazwi cane kw'isoko.

Umupfuko wera mu nini w'ifumbire handitseko ibi ivyandiko biri mu gifaransa iyesokosh iragaragaza ko ipima amakiro garama amajana atandatu ikaba igenewe uburimyi iy ifumbire ikoreshwa mu gutera inguvu ibiterwa canecane mu burimyi bwa none.

Amaboko yumuntu yambaye impunzu zera afashe agati gatoyi kari mu kabakure ukuboko kumwe gufashe agapompo kubururu karimwo umuti canke amazi ariko ayashira ku giti inyuma ibimera vyinshi munzu nini yamatara bukaba nko mu nzu yo gukuza ibitegwa.

Uducuba twera tubiri, ariko kame kaba gafise umupfundikizo usa n'uwutukura n'uwundika bafise ibara isa nicatsi kibisi twegeranije hantu hamwe hariko nivyandiko bivuga yuko ari imiti y'ibiterwa iyo miti bakunda kuyikoresha mu kwicisha udukoko dukura unda kugeramira ibiteko.

Agacupa k'umuti wo kugwanya udukoko gakoreshwa mu burimyi. Ku rwamfu rwaco turabona amashusho y' inyo, imiguruka n'izindi nyamaswa ntoya zangiza ibiterwa. Agacupa gafise ibara ryera musi, iry'ubururu hagati n'iryirabura hejuru. Inyuma yaho haraboneka amacupa menshi atandukanye.

Umugore yambaye impuzu igomba kugira ibara ry'urwatsi rubisi hamwe n'umupira usa n'ubururu, afise muminwe yiwe agaterwa gatoya yaranduye. Ashobora kuba ari igiharage, isi yayo iracirabura. Iruhande yiwe hari ibindi biterwa bitandukanye; vyerekana ko yoba ari mu murima wazo.

Umufuko wera munini harimwo umuti bakoresha mubiterwa. Kurwamfu rwayo handitseko amazina mundimi z'icongereza hamwe n'ibiharuro bitandukanye. Uburebure ntabwirwa ni ibiro mirongo ibiri na bitanu, ibigize isakoshi navyo bikaba ibiro mirongo ibiri na bitanu n'igice kimwe. Hasi handitseko ko havuye mugihugu c'ubushinwa.

Uducupa tubiri hakaba harimwo kamwe kabonerana harimwo umuti usa n'icatsi kibisi, iyo miti bayikoresha mu kwicisha udukoko dukunda gutera ibiterwa, iyo miti irakaze cane uriko urayikoresha ni ingombwa yuko wikingira.

Iminwe ibiri ifise udukoresho tubiri, ukuboko kw'iburyo kukaba kuriko kurasesa umuti mu gafundikizo. Ashobora kuba ari mu murima kuko inyuma hibonekeza ishusho ry'ibiterwa rifise ibara ry'icatsi kibisi. Ndetse uwo muti ushobora no kuba ari umuti w'ibiterwa, urya muti wica udukoko.

Umufuko mini wera wifumbire handitseko ibice mirongo ine na bitandatu bisobanurako harimwo ivyo bice kwijana vya azote inyuma yaho hari umurima munini w'ibigori bikiri bitoyi biriko birakura neza kumurongo.

Ifi nyinshi cane zandagajwe kumbaho y'igiti kugirango zigurishwe. Zose zifise ibara ry'ifeza, ziteranye nk'ikirundo kinini. Zimwe zigaragara kari zinini izindi kari zitoyi. Bikaba vyerekana ubwoko butandukanye bw'izo fi. Bisa nk'isoko ry'amafi Aho abarovyi bazana amafi atandukanye.

Ifi imwe yashizwe kumbaho z'igiti. Umubiri wayo ufise ibara ry'ifeza hamwe n'amabara agomba kwirabura. Ijisho ryayo riragaragara neza, n'umunwa ukaba wuguruye gatoya. Inyuma Hari amazi y'ubururu bikaba bisa nkuko yoba yavuye mukiyaga canke ikigobe.

Isahani nziza yifi yokejwe neza inyama yayo yatetswe neza ifise amabara y'umuhondo w'izahabu iruhande haboneka umuceri mwiza uteranye n'imboga zitandukanye; amatomati n'isarade y'icatsi hamwe n'uducanco twi cungwe, Agakombe ku mu tobobe w'ikarange gashizwe hafi n'akandi ka kereme yera.

Ifi yokejwe neza yashizwe kw'isahani yera. Haruguru yaho hashizwe imboga zitandukanye zifise n'amabara y'icatsi harimwo n'ayirabura. Harimwo n'isosi igomba kugira ibara ry'umuhondo. Isahani yashizwe ku meza, bashobora kuba bagira bayifungure.

Ifi zitandukanye zashizwe hamwe n'imboga z'uguteka, ifi nini ifise ibara ry'ifeza iri hagati iruhande yaho hakaba hari izindi ntoya zera, haruguru hari igipande c'inyama ry'agahondo bisa na somo hamwe n'udushansha tw'icunga n'amababi y'ipesi mashasha y'icatsi ashizwe hagati kugira ngo bishushanye neza, itomati nini itukura iraboneka hasi y'ububami.

Abagabo babiri bahagaze mu bwato hafi y'agasho ko kuroba ifi ku kiyaga, bompi bambaye impuzu z'umuhondo kugira ngo bikingire, umwe akaba yambaye ingofera itukura uwundi nawe y'ubururu, amazi aratekanye agaragara iruhande, n'ishamba ry'ibiti birebire rikaba riboneka ku nkengera hirya, ubu buhinga bwa none bwo kuroba ifi mu mazi manini bukaba ari umuce w'ubworozi bw'amafi bukora mu karere.

Ifi nyinshi zitari ntoyi kandi zitari nini, ziteranirije ahantu hamwe mu gaseke ka palasitike. Iruhande yaho hashobora kuba hari umunzane kandi izo fi zishobora kuba ariho zikirobwa kuko babanje kuzipima imbere yuko bazijana kw'isoko.

Ifi zi biri bashize ahantu hamwe hasi zose zirasa ntushobora yuko ari ubwoko bumwe bufise ibara rigomba gusa nki ry'ifeza n'umurizo ugomba gusa nk'uwutukura ayo mafi uyitegereje neza urabona ko akirobwa.

Ifi yokejwe kandi yateguwe neza ifise ibara ry'umuhondo ariko yera hagati iriko irafungugwa kuruhande hariho izindi mfungugwa nk'imboga zigomba kugira ibara ry'ugwatsi rubisi, ritukura n'ibindi vyera, Uyu muntu afise amagara meza kuko arya ibintu bikwiye.

Isahani harimwo ifungurwa zitandukanye nk'imboga zifise ibara z'icatsi kibisi inyama zera n'isupu igomba kugira ibara ry; umuhondo canke ritukura iruhande yaho hari ibindi bifungurwa hashobora kuba hageze gufungura n'igitambara kiraboneka kuri iyo meza.

Ifi yateguwe neza yokeje iri kwi sahani hama impande yaho, hari akandi gashami k'imboga kitwa seleri gafise ibara ry'urwatsi rubisi, iruhande yaho n'aho hari amabarafu n'indimu yamaze gukatwamwo hagati.

Ifi nini nini zashizwe mudushashe zikaba zikanyishijwe. Ubwo buryo bwo kubika izo fi bufasha kugira ngo ntizibore n'ingoga. Abadandaza barazigurisha ku masoko kandi zirakundwa cane kuko abazigura barazi igiciro neza.

Isahani igomba kugira ibara risa n'umuhondo harimwo ifungurwa zitandukanye murizo fungurwa harimwo isupu igomba gutukura hamwe n'ifi yokeje yateswe neza hamwe n'utuboga tugomba gusa n'udusereri dusa n'icatsi kibisi iruhande yayo hari n'izindi fungurwa bashobora kuba bashize kumenza hageze gufungura.

Akarere k'imisozi n'ikiyaga canke uruzi runini hasi mu gikombe, amazi afise ibara rigomba nko kwera akikujwe n'imisozi itandukanye kumpande zose, iyo misozi ifise ibimera bikeya bimwe vyumye ibindi navyo bikiri bibisi, inzira ngufi iraboneka hasi kuruhande rw'amazi inyura mu bimera.

Ikigega ca parastike giteretse ku mbaho, cuzuye ifi bahejeje kuroba. Izo fi zikaba ziva mu kiyaga. Abarovyi barakunda mwene izo fi kuziroba kuko bazi yuko abanyagihugu bazikunda kandi bazigura ku giciro ciza.

Abagabo bashika kuri bane bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, bahagaze mu bwato buri muruzi inyuma yaho uvyitegereje bashobora kuba bariko barakoresha ubuhinga bushasha bwa none bwo kuroba ifi ubwo buhinga butuma kandi ushobora kuroba ifi nyinshi.

Igiti kinini cane gishobora kuba ari ic'umucungwe canke igiti gisanzwe co mw'ishamba, iruhande yaho hari n'ibindi biti bifise ubwoko butandukanye ariko vyose bikagira amababi asa n'ugwatsi rubisi, impande yaho hari uruzi rutekanye.

Igice c'umurima harimwo ibiterwa bitandukanye, ico giterwa gishobora kuba ari igiterwa citwa umukubi ariko kikagira amashugwe agomba gusa n'umuhondo, amababi y'ayo asa n'ibara ry'icatsi kibisi.

Igice c'umurima w'inyuma y'urugo harimwo ibiterwa bitandukanye, ariko womengo n'ivyatsi vy'imeza bimwe nk'ivyo mw'ishamba iruhande yaho hari ibiti bifise amababi asa n'icatsi kibisi hagati muri uwo murima hari ibibuye binini bishika kuri bitatu wogira ngo n'amashiga, inyuma naho hari inzu zifise amabati agombamwo kwera.

Umurima ufise ibiterwa bibiri bitandukanye biteranye hamwe. Hasi turabona ibijumbu canke ibiharage bifise amababi meza y'icatsi kibisi. Hagati yavyo hashize ibigori vyumye bimaze gusarurwa bihagaze nk'inkingi z'ibiti.

Umurima munini cane, ivu basuye hejuru kugirango baze kurima, inyuma hari umuntu umwe wenyene ariko arakora kandi iruhande yiwe hari ibiti vyinshi cane vy'urwatsi rubisi.

Umurima munini harimwo ivu basuye hejuru ndetse banaciyemwo imirongo, bishobora kuba ari ubuhinga bwo gutegura ivu kugira ngo bateremwo imbuto, umurimyi wavyo aracariko arabandanya kandi iruhande yiwe hari n'ibindi biti bikuze bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Umurima w'ibigori biriko birakura, harimwo bikeya bifise ibibazo. Amashami amwe afise ibara ry'icatsi kibisi rimeze neza, ayandi nayo yamaze guhinduka umuhondo. I buryo igihekane kimwe gifise ibara ry'umuhondo w'amaraso, cerekana ingwara canke ingaruka z'umwangara.

Igice c'umurima harimwo igiterwa bita ibicayicayi. Ibicayicayi bifise amababi baduga hejuru asa n'icatsi kibisi. Ico giterwa citwa ibicayicayi barakunda kugikoresha mu cayi kuko kizana akamoto keza. Iruhande yaco hakaba hari n'ubundi bwoko bw'ibiti binini n'impande yaco hakaba hariyo n'inzu.

Agace k'umurima harimwe hari ibitegwa vyiza biriko biramera vyose bikaba bifise amashami asa n' icatsi kibisi hasi hakaba harimwo ivu rivanze n' amabuye inzu y' amatafari iri inyuma ishobora kuba ari akarima gatoyi kaba inyuma y' urugo.

Igiti c'igitoki gihagaze mu kibanza c'urugo amababi yaho ni maremare amwe aracari meza ayandi ariko aruma bukebuke, iruhande haraboneka ikigega c'amabuye gifise urugi gw'ubururu, ivyo vyatsi biri hasi biragaragara ko isi yumye vyerekana ko yoba ari ikiringo c'ici.

Ibiti vy'igitoke bitatu biri hagati muruyu murima mutoya. Hasi hari ivyatsi bisa n'icatsi kibisi ariko womengo biriko biruma. Ha ruhande hari ayandi mazu, ndetse hariyo n'inzu ifise amabati atukura.

Igiti kinini cane gishobora kuva gifise n'imizima inini cane urabiye kubwaguke bwayo ibiti vyarakizungurutse bifise amababi asa ni caresi kibisi hashobora kuba arino mw'ishambo, kuko i ruhanda hariyo n'ibindi biti vyinshi.

Ikibanza womengo n'ishamba gifis'ibimera bitandukanye biriko birakurira hamwe, ibubamfu igiti gitoyi gifise amababi meza y'icatsi kibisi harimw' igitoki gikeya gitanguye guhagarika kikiri kigufi ariko gisa neza , ivyatsi n'udukoko twibimera twuzuye ahantu hose, bimwe bifise ibara ry'icatsi gitoto.

Umurimu harimwo ubwoko bw'imboga buteranije ku musozi mutoyi vyo bimera vyari biteguye mu mirongo hagati hakaba hari inzira ntoyi yivu amabab ic asi arakura neza agaragaza ubuzima bwiza bw'ico giterwa ku ruhande yaho hari ibiti vy'imukaratusi binini n'amashami menshi.

Umurima harimwo ubwoko bw'ibiharage bikura biduga ku biti. Umurimyi arafata agashiramwo igiti hagati muri uwo murima kugira ngo ivyo biharage biriko birakura bidugireko. Hari amababi agomba gusa n'icatsi kibisi, n'ayagomba gutukura.

Igice c'igiterwa bitwa imicayicayi, ndetse n'i ruhande yayo hari n'ibindi ivyo biterwa nyene imicayicayi, ariko inyuma hari ibindi biterwa vy'ibindi bwoko iyo micayicayi irakundwa cane no mu gihugu, kuko bakunda kwikoresha mu gutekesha icayi, kandi icayi kikagira akamoto.

Umurima munini harimwo ibiterwa bitandukanye, muri ivyo biterwa hakaba harimwo ibigori n'ibiharage hamwe n'ibindi. Umugore yambaye impuzu zigomba gusa n'izubururu zivanze n'ibara ritukura ariko aracamwo muri uyo murima hagati. Iruhande y'aho hari n'ibindi ibiti ndetse n'imisozi.

Ahantu hanini hari ibimera bitandukanye biteraniye hamwe amababi manini y'icatsi kibisi magufi n'amaremare haboneka mwo umurima w'imiti canke igishanga c'ibimera gikoshwa mu buvuzi bw'akaranga.

Umurima atari mutoya kandi atari munini cane uri inyuma y'urugo ufise ibiterwa bitandukanye, hakaba harimwo ibigori, igitoki kimwe n'ibiharage. Ivu riracasa neza, inzu iraboneka inyuma, ishobora kuba ari inzu y'uwabirimye.

Umurima harimwo ibiterwa bitandukanye, hakongera hakaba harimwo ivyatsi umengo n'ivyo mw'ishamba bimwe vyimeza, ariko rero muruwo murima hari ibigori vyumye, Kandi bimwe umengo vyaratwawe n'imvura, iruhande yaho hari n'ibindi biti birebire cane bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Igice c'igiti gifise amababi atari manini kandi atari mato asa n'icatsi kibisi, ibicu bikaba bisa n'ubururu vyerekana ko vyoshobora kuba ari mu gihe c'ici.

Ibiti vyinshi bifise amababi menshi kandi bisa n'ibiri mukibira canke mumurima. Haraboneka ivyatsi vy'ivyatsi vyiyongera kubiti. Aho hantu hasa nahari ubuzima bwinshi kandi bwiza kuko ibiti birakomeye, kandi bifise ibara ryiza ry'icatsi kibisi. Ni ahantu hashobora kuba hatanga impemu nziza.

Umurima harimo ibiterwa n'ibiti vyinshi bitandukanye hashobora kuba harimwo igiti c'igitoke n'igiti c'umwembe hamwe ni c'i papayi urabiye ku mababi yavyo asa n'icatsi kibisi urashobora kwibwira yuko yoba arivyo biterwa, ndetse no musi hari ibindi biterwa n'ibindi vyatsi vyinshi.

Umurima utari munini kandi utari muto cane, ushobora kuba uri inyuma y'urugo kuko inyuma haraboneka uruhome rw'inzu. Hari n'ibiterwa bitandukanye bishobora kuba ari imboga canke ibiharage. Ivu risa neza ryerekana ko ivyimburwa bizoba biryoshe.

Igice c'ishamba harimwo ubwoko bw'ibiti bitandukanye. Hari ibiti bigufinya, harimwo ivyonze, n'ibindi binini kandi birebire cane; ariko vyose bifise amababi asa n'urwatsi rubisi. Hagati y'aho hakaba hariyo umukaratusi muremure wonze.

Igice c'umurima kibonekako Cuba carononwe n'imvura nyinshi. Ivu ryaduze hejuru ndetse harimwo n'ibigori, vyarumye birahera. Hasi haracasigaye utwatsi dukeyi tukiri tuzima ariko iryo vu ryarononekaye.

Amashami y'ibigori yumye aboshewe mu mitego ahagaze iruhande rw'inzu, imitego ibiri canke itatu iri ku nzira ngufi imwe iri ibubamfu iruhande y'uruhome rw'amabuye, inyuma turabona igiti c'igitoke hamwe n'ibimera bikeya by'ivyatsi kibisi.

Igice c'umurima harimwo ibiterwa vyinshi bitandukanye. Hagati yawo hari inzira z'ivu. Ariko womengo hariyo ibice vy'uwo murima vyatwawe n'imvura. Ariko impande haracariho ibindi biti bikomeye kandi birebire.

Umurima harimwo ibiterwa bitandukanye bifise vyompi amababi asa n’icatsi , murivyo biterwa harimwo imicayicayi, i biharage, n’ibigori hakurya yaho hari ibarabara ry’ikaburimbo ndetse harimwo n’abantu Bari muriryo barabara

Inyuma y'urugo hari intama zitatu zirikio ziragenda genda ku vyatsi ibubanfu turabona inzu ifise igisenge c'amabati hagati hari igititoki kinini gifise amababi meshi y'icatsi kibisi gikikijwe n'ibindi bimera bitandukanye, Iburyo turabona inzu igomba kumera nkiryo umuhondo.

Umurimo munini arimwo ibitega bishobora kuba ari imbuga canke ibijumbo inyuma hari inzu ifise igisenge c'ubururu hamwe n'iyindi nto y'iri ruhande ibiti birebire vy'imikaratusi bihagaze hirya bigiza igiturtsu ci catsi kibisi amabuye manini aboneka kagatsimwu murima ikirere kiboneka ko akiri mu gitondo.

Uduti twudu tegwa twinshi tukiri duto duteye mudu sashe twirabura hakaba harimwo ivu iruhande yaho hari n' utundi du tegwa dusa uko nyene ashobora kuba ari ubuhinga bushasha bwo gutera ibitegwa utarinze gutera mw'ivu ariko ugakoresha utwo du sashe.

Umurima umaze kwimburwa ufise ibigori vyumye bihagaze gusa, amashami n'amababi vyose vyaheze hasigaye ibihekane bikeya bihagaritse, ivu riboneka nk'iryumye rifise ibibara bidasa neza, hagati hari igiti kimwe kinini gifise amababi meza y'icatsi kibisi.

Umurima mu nini harimwo ibiterwa n'ivyatsi vyo mw'ishamba hagati hariyo ibiti binini bikuze n'ibigori vyumye n'ibiti vy'urwatsi rubisi, Inzu ntoya iri inyuma irashobora ku boneka.

Ibibabi vy'ikawa biri mu dushashi twirabura harimwo ivyindani bitonze ku murongo neza buri giti gifise uruti rumwe ruhagaze rutoya rukaba ruriko rurakura neza biragaragaza ko uwo mwimbu w'ikawa uzoba ari mwiza kandi akaba ari igiciro kinini mu bukungu bw'igihugu.

Umurima mutoya ushobora kuba uri inyuma y'urugo harimwo intama zifise ibara zera n'izigomba gusa n'umuhondo. Iruhande yaho hari ibiti vyimye vy'ikigori, hamwe n'igiti c'igitoki kikiri gito ariko kiriko kirakura, gifise amababi y'icatsi kibisi.

Umurima muniniya harimwo ibiterwa n'ibiti bitandukanye. Ariko ibiri imbere bigasa nk'uko umenga vyaratwawe n'imvura. Harimwo n'ibiti vy'ibigori vyumye, ivu ryaraduze hejuru ariko inyuma hari ibindi biti binini bigikomeye bisa neza.

Ikibanza c'ivyatsi n'ibimera bitandukanye vyuzuranyeko amabababi magufi n'ivyatsi birebire biraboneka hose bifise ibara ryicatsi kibisi hamwe n'agahondo ku bimwe vyumwe inzira ntoyi iragaragara hagati, ariko yafutswe n'ibikura vyateranye ashobora kuba ari umurima waraye utarimwe canke gisaka co kunkengera yuruzi.

Ibiti bishika kuri bitandatu vy'ubwoko bitwa imikaratusi, aho hantu rero hari n'ibiti bindi vyinshi vy'ubwoko butandukanye hamwe n'amabuye ari hasi, ariko iruhande haraboneka ko hari igiti gifise amababi yumye.

Kubwi vyamwa vyinshi bateranije ahantu hamwe, muri vyo vyamwa hakaba harimwo amatunda, imihwi, inanasi, hamwe n'imicungwe ifise ibara rigomba gusa n'ugwatsi rubisi, iruhande yaho hari ukuboko k'umuntu vyerekana yuko yoba ari umudandaza wavyo.

Ibiterwa vyinshi, kandi bisa neza biboneka yuko uwabirimye yagize umwimbu mwiza muri ivyo biterwa hariyo ibigoma gusa n'umuhondo ari vyo vyitwa amakaroti hari n'ibindi bisa nk'icatsi kibisi bitwa ipoivro, iruhande rwaho hari n'izindi biterwa bitwa amasereri nazo nyene zifise ibara y'urwatsi rubisi, hashobora kuba ari kw'isoko yavyo.

Abantu babiri harimwo umugabo ari ibubanfu yambaye impuzu zirabura n'umugore ari iburyo yambaye ibitenge bompi bafashe igiti kirekire c'imyumbati iyo myumbati iraboneka yuko ariho igikurwa mwisi iruhande yaho inyuma hari n'ibindi biterwa vyu bwoko bwishi.

Umugore akuze ahagaze mu murima wiwe w'ikaroti, yambaye impuzu harimwo amabara menshi atukura n'ayera, ndetse yifutse n'igitambara ku bitugu, afashe ikaroti nshasha yimbuye mu kuboko kumwe zikaba zifise amababi haruguru, inyuma yiwe ibiti birebire vy'imikaratusi n'umurima munini w'icatsi biramukingiye.

Umugore w'umurimyikazi ahagaze mu gitutu c'ibimera vyiwe yambaye imbuzu y'amashurwe hamwe n'igitambara cera ku mutwe amaboko yiwe ariko arafata amashami y'ibimera bikuze neza umuco w'izuba ukayangana ku mubiri wiwe bikaba vyerekana umusi mwiza wo gukora.

Amateke menshi ahejeje kwimbugwa iruhande akikijwe n' amababi yayo afise ibara ry'ugwatsi rubisi, uyu murimyi yagize umwimbu mwiza kuko ayo mateke asa neza nk' ayakomeye kandi yafashwe neza.

Igiti c'amapera harimwo rimwe rinini rifise ibara rigomba gusa nko kwera rikaba rimaze guhema neza irindi ritoya riri kuruhande rikaba rikiri ribisi amababi y'ibiti ari manini kandi maremare afise imirongo igaragara neza.

Ibiterwa vyitwa ibihaza vyinshi vyinci bagerekanije hamwe ku murongo biravyibushe, kandi bisa neza vyerekana yuko umurimwo wavyo yegize ikimburwa vyiza iruhande yabo hari n'abandi bahanu abagore n'abagabo bambaye imuzu z'amabara zitandukanyi nshobora kuba ari ku'isoko yavyo.

Ibifuko binini vyera harimwo ibiraya vyegeranijwe ahantu iruhande yaho hari abantu bambaye impuzu zitandukanye hakaba harimwo amabara y'ubururu ayera n'ayatukura bishobora kuba bigiye kw'isoko aho bigurishirizwa birakundwa cane n'abanyagihugu.

Igiterwa gishobora kuba ari ic'itabi gifise amababi manini y'icatsi arambuye hirya no hino. Uruti rwaco ruragaragara neza hagati rufise ibara ry'icatsi. Iruhande yawo haboneka ibindi bimera vy'ubwoko bumwe biteranye mu murima. Ikirere ni ic'ubururu gifise ibicu bikeya, bikaba vyerekana umusi mwiza wo gukora.

Impene zibiri zitozito ziri hanze murugo imwe ifise ibara ry'igitare iyindi ifise ibara ryera ijuru riraka cane inyuma yiyo rugo hari ibiti vyinshi cane kandi birebire

Ibitoki vyinshi bifise ibara isa n'urwatsi kibisi vyegeranije ahantu hamwe iruhande yaho hari n'abandi bantu benshi bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, ivyo bitoki bishobora kuba kw'isoko yavyo, kuko n'iruhande hari n'ibindi biterwa nk'amatomati n'ibitunguru n'ibindi biterwa bitandukanye.

Umugore ariko arakora mumurima wiwe. Yambaye umwambaro wera afise igitambara camabara atandukanye kumutwe; ukuboko kwiwe kw'iburyo kuriko gufata amashami y'igiti kimwe mubimera bimukikije. Imbere yiwe n'inyuma turabona amababi manini y'icatsi kibisi ashobora kuba arayibogori canke y'ibijumbu.

Ipera zishika kuri zine ziri kugiti , ipera n'imbuto nziza cane kandi zirimwo vitamini nyinshi, ninziza cane kumagara yacu, zirafasha umubiri wawe ugume uri muzima, vyoba vyiza m'ubuzima bwacu tuze turarya amapera menshi.

Ubwoko bw'ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi vyeranirije ahantu hamwe bireze neza cane umurima ugenzurwa n'umurimyi imigozi ya koreshejwe mu kubishigikira ku biti kugirango nti bikenurire hasi izo mboga barakunda kuzikoresha mu guteka.

Ibigori bitatu vyeze bisa neza biteye igishika biri mugiseke. Amababi yicatsi kibisi akikije ibigori akaba amaze gufunguka kugira ingabo ziboneke hejuru turabona utuzi dutoya twibigori twumye.

Ibipande bibiri vy'ibiterwa vyitwa imyumbati, vyakaswe bishizwe hasi. Bifise ibara risa n'umuhondo, ariko n'imizi yawo iracaboneka. Hagati rero hasa n'ahera. Ivyo biterwa imyumati birakundwa cane n'abanyagihugu kuko bizwi nk'ibitanga amagara meza.

Ibiraya vyinshi bifise ibara ry'umuhundo vyegeranije ahantu hamwe, biracafise utuvu dukeyi bishobora kuba ariho bikivyimburwa, uwubicuruza ari hagati yambaye impuzu y'umuhondo, kandi vyongeye ni kw'isoko aho bigurirwa.

Ivyamwa vy'ubwoko pasiteke bakataguye mu bice bice bashize mu tudobo twera dushika kuri tubiri, n'iruhande turashobora kubona iya gatatu, iteretse kw'isima iruhande yaho hari amabuye, ndetse n'inyuma hari indobo zigomba kugira ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ibiti binini bire bire vy' imisigati bateranije ahantu hamwe iyo misigati ifise ibara rigomba gusa nk'umuhondo kure yaho hari umuntu yicaye yambaye impuzu igomba kwirabura, iruhande yaho hari ibibuye binini wogira ngo ni amashiga.

Abantu benshi harimwo abagore n'abagabo bariko baragenda ku murongo barishimye, kuko harimwo bamwe bariko baratwenga bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, ndetse bari mu murima munini w'icayi bamwe barikoreye ibiseke harimwo amababi y'icayi vyerekana yuko bavuye gutora icayi.

Igitegwa kinini gifise amababi manini gisa n'icatsi kibisi naco nyene kikaba gifise ibara rimwe biteretse ahantu hejuru iruhande yaho bishobora kuboneka ko ari nkahantu hakunda kuja abantu kuko hari intebe.

Ubwoko bw'ivyamwa vyitwa mandarine biteraniye hamwe ari vyinshi, bikaba bisa neza. Ibara ryayo rirerekana y'uko vyafashwe neza. Amababi y'icatsi kibisi ari ku mashami mato, yerekana ko ivyo vyamwa bimaze gukurwa vuba ku giti.

Umurima munini w'icayi bateye ku musozi usa n'ibara ry'icatsi kibisi. Hagati yaho hari n'ibindi biti bishobora kuboneka, navyo nyene bisa n'icatsi kibisi. Hagati kandi hari n'ayandi mazu, ashobora kuba ari umurimyi wavyo.

Umugabo yoba ari mu murima w'imicayicayi canke w'ibigori ariko arabivomera ifise amababi asa n'ugwatsi rubisi ndetse nawenyene akaba yambaye impuzu ifise ibara ry'ugwatsi rubisi iruhande yaho hari ibindi biti vy'ubwoko butandukanye.

Ibitegwa vyitwa ibijumbu, vyegeranije ahantu hamwe bifise ibara rigomba gusa n'iritukura, iruhande yaho hari ibindi bitegwa, hakaba harimwo n'imyumbati ifise ibara rigomba gusa n'umuhondo, uvyitegereje neza biracafise utuvu vyerekana yuko ahariho bikicimburwa, kandi vyoshoboka yuko vyoba vyageze kw'isoko yavyo.

Imikubi myinshi cane yarambuwe hasi iriko yuma kuzuba , ibice vyayo vyera vyuzuye ikibanza kinini bikaba bimaze gucibwa no gutandukanwa imbere yo kwanikwa , iburyo inzu nini ifise igisenge n’amabati n’impome agomba kwera, inyuma ibitoke bikeya hamwe n’igitsi kirekire c’ivyatsi kibisi gikingije iyo mikuyo.

Ikirundo kinini c'imyumbati vyashizwe hasi ku zuba inyuma y'urugo, bikaba bikikijwe n'ibitoke vyinshi, hasa nk'uruganda rwoguhinguza canke gutunganya ivyi'mburwa vy'imyumbati, bisa nkaho bitegurwa gukamwa canke gukoreshwa mu nganda.

Ibiterwa bishobora gusa nk'ibijumbo canke amateke vyegeranije hamwe ivyo biterwa bifise amabara atandukanyi akabariyo amabara yera yirabura na yasa n'umuhondo, ariko, kandi imide yayo ikaba ikiboneka birashobora kuba ariho bikizimburwa.

Imicunrwe myiza iteranye hamwe ifise amabara atandukanye ari hagati y'umuhondo n'icatsi ubunini bwavyo buratandukanye bimwe n'ibinini bindi n'ibitoye iyishisho ituma umuntu ashaka kubifungura, kuko iyi sanamu ibigaragarisha neza.

Inka zishika kuri zitatu zihagaze mukibara c'ivyatsi birebire. Imbere inka nini yirabura ifise utuntu dukeya twera kugikiriza, iriko iraraba uwufashe ishusho. Umubiri wayo ukomeye, ndetse zose ziraboneka ko zifungurirwa neza.

Umugore agendana ibikoresho vyiwe m'umurima munini ,yambaye impuzu zigomba kwirabura n'igitambara c'amabara kumutwe hamwe n'ibisabo birebire vy'irabura ukuboko kumwe gufashe indobo n'ibindi bikoresho ukundi nako gufashe isuka.

Isoko harimwo ibiterwa bitandukanye, hakaba harimwo amatomati afise ibara ritukura n'ibindi biterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Abagore batari bake baraboneka inyuma, barindiriye yuko baza kubashorera. Ibicupa harimwo amavuta yo gutekesha navyo bisa n'umuhondo biteretse kububati.

Abantu benshi harimwo abagabo n'abagore bakoranije hamwe mu murima mu nini baciyemwo imirongo bamwe bamwe barunamye umengo bariko barateramwo imbuto muri uwo murima i ruhande yawo hari imisozi hariko ibizi bifise ibara ry‘Urwatsi rubisi.

Igitego gifise ivyamwa bisa n'utubumba duto twera twisingiye ku mababi magufi amashami yaco yuzuyemwo imirongo itoya, kandi, ariko ubwoya bisa n' bwoko bw'ikirungu canke igitoma tomaca igihinga gifise ibipfuko vyera bizunguruka imbue to ibara rya yo mababiri atandukanye hagati y'icatsi gikomeye n'umuhondo uri ku mpera.

Abagore babiri bari mu murima w'icayi bose bambaye ibitambara mu mutwe bifise amabara atandukanye umwe yambaye w'ibara yiryirabura uwundi nawo amabara avanze avanze bafise igiseke k’umugongo baza barashiramwo ayo mababi y'icayi i ruhande hari n'ibindi biti vyinshi vy'ubwoko butandukanye.

Abantu batatu bariko barashira umuti m'umurima w'ibigori bitoya, babiri bambaye inkofero zera bafise ibikoresho bitukura kumugongo birimwo umuti w'udukoko umwotsi w' umuti uboneka aho bariko barawusesa ukwira mubiterwa vyose.

Igiti c'umukubi gifise amababi meza y' icatsi kibisi hejuru hamwe n' imizi minini yaco hasi amababi yaco afise uburyo butandukanye buri babi bugizwe n' ibice bitanu canke bitandatu nk'intoki z'ibiganza.

Imyumbatsi myinshi minini, kandi ivyibushe ifise ibara ry'umuhondo yashizwe hamwe, ariko ifise utubarabara twirabura ashobora kuba bagiye baratonorerako ikibanza k'irimwo hashobora kuba ari soko nkuru y'iyo myumbatsi.

Ipera rimwe ritarakatwa n'irindi ryakaswemwo kabiri, ushobora kubona indani hakiriyo imbuto, kandi hasa n'ahatukura. Ariko ayo mapera aracafise amababi yayo asa n'icatsi kibisi.

Umugabo akuze ari hagati mu murima harimwo ibitego bitandukanye hashobora kuba arimwo umucungwe amapera hamwe n'igitoke uyo mugabo yambaye impuzu ifise imabara menshi n'imirongorongo yirabura itukura ni yera, ndetse yiyafashe igiti yakuye n'agafuka muntu.

Imyembe myinshi yegeranije hamwe mu gaseke ka parasitike, iyo myembe ifise ibara ry'ugwatsi rubisi ariko rero irabonekako itari bwashe neza yakwuwe kugiti hakiri kare kuko iyo yahiye ibigomba gusa n'umuhondo Kandi ivyibushe ariminini.

Abagore ba biri bunamye bariko barakora mu murima w'icayi canke w'imboga umwe yambaye impuzu y'ubururu uwundi nawe afise igitambara c'amabara ku mutwe hamwe n'umwambaro w'ibara ryera bose bakorera mu bimera bigufi, Amaboko yabo ariko barafata amababi canke imbuto.

Ibitegwa bishobora kuba ari ibijumbu canke imyumbati vyegeranije hamwe bifise ibara ry'umuhondo bishobora kuba ari kw' isoko yavyo kandi birakundwa cane kuko bitazimvye kandi bizana amagara meza.

Imyembe minini kandi myiza, ifise ibara rigomba gusa n'umuhondo hamwe n'iyindi ifise ibara ry'urwatsi rubisi. Yegeranije hamwe, uyitegereje neza biraboneka y'uko ariho ikiva ku giti, kandi irahiye isa na neza.

Umurima munini w'ivyamwa bitwa amatunda, ayo matunda arasa neza kuko arimanini kandi amwe aracasa n'icatsi kibisi yerekanayuko atarasha ayandi, nayo ariko asa n'umuhondo yerekana yuko ariko arasha hasi ivyo bitegwa babisasiye ivyatsi bibisi n'iruhande yaho n'ibindi bwoko bw'ibitegwa.

Abakozi bariko barangura ibikorwa mu nzu y'ibitegwa, umusore umwe yambaye umupira w'umuhondo afukamye imbere ariko yita ku bibabi biri mu dutambirane, inyuma yiwe hari abashika nka batatu bahagaze bariko bagendera mur'iyo mirongo y'ibitegwa, umugore umwe afise igitambara ku mutwe agaragara ko ariko arakora ku ruhande, aha usanga ari ikigo c'ubuhinga bwa none bwo gutunganya ibitegwa.

Ingobu nyishi zishika kuri zi tanu nini kandi zisa neza, Ingobu n'imboga ikunzwe cane mu Burundi n'ahandi hose iratekwa hamwe n'ibindi vyo kurya n'ifunguro rizima kandi rikiza umubiri.

Ibirayi vyinshi cane bikoranye mu bubiko canke isoko rinini umuntu umwe, ariko arakora hagati y'amasaka y'ibirayi yambaye inkofero y'umuhondo ibirayi biri mu masandugu y’inzuzi no ku mirima myinshi hanini hose huzuye ibirayi biri mu bubiko bw inganda canke ahantu h'ubucuruzi.

Ibiraraya vyinshi vyegeranije ahantu hari inyubako yo mu biti, uvyiitegereje neza biracafise utuvu vyerekana yuko ariyo vyoba bikiva mw'isi, vyongeye ashobora kuba ari kw'isoko y'ibiraya kuko inyuma haraboneka uwubindandaza.

Umugore ahagaze hagati mu murima yikoreye isuka ku bitugu, yambaye impuzu harimwo amabara atandukanye ariko ayashobora kuboneka n'ayatukura, n'ayumuhondo, ari mu murima w'ibigori kuko amababi yayo araboneka asa n'icatsi kibisi.

Umugabo ahagaze hagati y'inzira yakozwe nimbaho z'ibiti zishizwe ku ruzitiro kumpande zibiri yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro itukura inyuma yiwe hari abandi bantu batari bake bahagaze baraba bisa naho bahejeje kwitegereza ikintu runaka aho hantu hashobora kuba ari isoko y'amatungo canke ikibanza co kwerekana inka n'ibindi

Umugore ariko ararima mu murima wiwe akoresheje isuka. Yambaye impuzu y’amabara menshi yunamye ariko araca imirongo mwiza umurima wiwe biraboneka yuko ari munini , inyuma hari ibimera bikeya hamwe n’ivyatsi ku mpande yiyo tongo, kure cane haraboneka umusozi wanbaye ibiti vyinshi .

Umusore ariko arakora munzu bateyemwo icayi huzuye ibimera vy'ivyatsi, Yambaye umupira uvanze n'amabara abiri iyera niyu bururu, Amababi beshi y'icatsi n'umuhondo arakura neza bigaragaza ubuhinga bw'apipinyeri bwo mu gihe ca none.

Igice c'umurima w'ibigori bifise amababi manini, ndetse n'igitutu gishobora kubonekako kurayo mababi, hari ibigori vyageze kwera kuko umutwe wavyo watanguye gusa nk'uwutukura, hari izuba ryinshi hashobora kuba ari mugihe cici.

Abantu bashika kuri batanu bari mu murima w'icayi bateye neza ku mirongo, bose bambaye inkofero kandi zigomba gusa ariko iyindi myambaro ntisa, harimwo izifise ibara ry'ubururu, y'iryirabura, n'iryicatsi kibisi.

Umugabo akuze yambaye impuzu z'ubururu ari mu murima munini w' ibigori ndetse arikumwe na mugenzi wiwe inyuma yambaye impuzu ifise amabara atandukanye menshi ivyo bigori biraboneka yuko vyeze ndetse bashobora kuba bariko barananimbura.

Umurima w'ibigori birebire vyegereye kwera. Amashami yavyo ahagaze aduze. Amababi amwe aracariho icatsi ayandi atanguye guhinduka umuhondo, bigaragara ko igihe co kwimbura kigeze. Hasi hari ivyatsi n'ibisagara bitandukanye bimeze nkaho bitarimwo gukurwako. Hasa n'umurima w'umunyagihugu.

Ubwoko bw'ibitegwa wogira ngo biva mu muryango umwe n'ibindi bitwa ipuwavuro, ariko vyovyo bifise ibara ritukura rigomba kuvanga niry'umuhondo vyegeranirijwe ahantu hamwe uvyitegereje neza wogira ngo niho bikicimbugwa.

Imirima yateguye ku misozi iragaragaza uruhinga rwo kurimpa mu kibanza bisanzwe biterera hasi hari abantu batari bake bariko barafashanya bisa ko yoba arinko umuganda wo gutera canke wo kuyimba ico ciyumviwo c'abanyagihugu mu gukoresha neza imisozi yabo bikaba ari uburyo bwiza bw'ugucinga ivu n'ibitekwa.

Ibihaza bishika kuri bitanu bifise amabara y'icatsi kibisi avanze n'iyera zegeranije hamwe, birashoboka ko ariho bikicimburwa, birakundwa cane n'abanyagihugu kuko bifise akamaro kanini ku magara yabo, iruhande hari n'ibindi bitunguru bifise ibara ritukura.

Umugabo ahagaze mu murima mu nini w'ibigori imbere yiwe hakaba hari igikoresho kinini co kuvomera yambaye umwambaro ugomba kwera canke w'ubururu n'uwirabura hasi, Igikoresho co kuvomera gikoze mu vyuma kikaba gifise amapine kumpande gishobora kuzunguruka kugirango gifashe ivu ryose gushikirwa.

Amapera meza ashizwe ku gisimbo, amababa manini y'icatsi araboneka hamwe n'igitambara c'umuhondo kijishwe gishizwe mu giseke, ivyo vyamwa bivuze ko vyeze neza bifise isura nziza yo kurya canke yo gutunganya umutobe usosa.

Intama nyinshi zigomba kugera kuri cumi hakaba harimwo izikuze n'utwana tukiri duto dufise ibara rigomba kumera nk'iryera canke nki ry'umuhondo izo ntama ziri ahantu hari ubwatsi bwinshi n'uduti dutoya turiko turakura iruhande yaho hakaba ari igiti kinini c'umwembe.

Umurima munini w'amasaka canke w'ibigori bisa neza bimaze kwera, ivyo biterwa vyose bifise ibara ry'umuhondo, biraboneka ko igihe co kwimbura cashitse, imirongo y'ibimera iraboneka neza iteranye neza.

Isashe nini yera yuzuyemwo ivyamwa bita amatunda hamwe n'imyembe ku ruhande bimwe biragaragara ko biri ku giseke hasi aho bitereranye neza inyuma hari iyindi ubwoko bw'ugamwa vyitwa pasiteke nini igifisa imirongo igomba kwirabura hamwe n'izindi myembe imyini z'amabara menshi.

Ibiterwa vyitwa ibihaza binini binini bishika kuri bitanu vyegeranije hamwe bifise ibara igomba gusa n'icatsi kibisi hamwe nutu barabara twera iruhande yaho hari ibindi biterwa ibitunguru bitukura ashobora kuba ari kw'isoko yavyo.

Ibitegwa vyinshi bifise amabara atandukanye vyegeranirijwe ahantu hamwe, harimwo ama tomati ibitungiru nibindi nibindi bifise ibara ry'icatsi kibisi bishobora kuba ari kwisoko kandi ivyo bitegwa birakundwa cane kuko bizana amagara meza.

Umurima muniniya harimwo ibitegwa vyitwa amashu, umurimyi wavyo akaba ari hagati akaba afise agakoresho kagomba gusa n'icatsi kibisi ndetse na wenyene akaba yambaye umupira usa n'icatsi kibisi, bishoboka yuko yoba ariko arabivomera canke ariko araraba nyimba hageze ko vyimburwa, inyuma yaho hari n'iyindi shamba harimwo ibiti vyinshi birebire.

Umugore yishimye ariko aratwenga, yambaye agatambara m'umutwe ndetse n'impuzu itukura, afise imbuto muminwe yiwe nazo nyene zifise ibara itukura ashobora kuba ari imbuto z'ibiharage, witegereje neza inyuma hari uwundi murima munini cane harimwo ibiterwa bitandukanye.

Ibiterwa bibiri vy'inyumbatsi bishitswe mu murima kimwe kiri bubamfu gifise amababi menshi y'icatsi aduze neza ikindi kiri buryo gikaba gitoye, ariko gifise amashami atanguye kwaguka i ruhande yawo hari ibindi biterwa vy'inyumbatsi nyene na vyo nyene bitunze ku murongo ashobora kuba ari umurima mw'inyumbatsi uciye guterwa ukiri mu ntango zo gukura.

Abantu babiri bariko barakora mumurima bose bunamye bariko bararandura ivyatsi. Umwe yambaye agatambara mumutwe uwundi yambaye ishati ivanze n'amabara yera n'ayubururu. Biragaragara ko ari umugabo n'umugore bakorera hamwe bagaragaza ubufatanye mubikorwa vy'uburimyi. Amababi y'imboga menshi arabazunguruka bikaba vyerekana ko iryo tongo ryitaweho neza.

Abantu bashika kuri cumi bari mu murima w'icayi bamwe barunamye bariko baratora icayi bari nomuriyo mirongo abandi nabo bari hejuru barorera bambaye impuzu zifise amabara atandukanye harimwo abambaye impuzu zera zitukura nizirabura

Ivyamwa vyitwa amapera, bikaba vyegeranirijwe ahantu hamwe, bifise ibara ry'icatsi kibisi ndetse n'amababi yayo biyikurikije bifise ibara rimwe. Birashobora kuba ariho bikicimburwa kuko biracasa neza n'amababi yayo biracari kumwe.

Ikoraniro ry'abakenyezi n'abagabo benshi bambaye impuzu zitandukanye, bicaye munsi y'igiti. Hari imbere yabo hari imifuko myinshi yera biri mu vyatsi. Hashobora kuba harimwo imbuto z'ibiharage, z'ibigori, canke ikindi giterwa bitandukanye.

Ibiribwa bisa n’imizi bishobora kuba ari Ibirayi canke ibindi biva mw’ivu . Biri ku kintu kimeze nk’isahani , ibi biribwa bifise ibara ryijimye kandi bisa nk’ibikomeye cane , n’ibiribwa bisanzwe bikoreshwa mugitegura amafunguro kandi birafasha cane ku buzima .

Umugabo akuze yishime yoba ari mu murima w'itumatsi canke imboga runaka yambaye imuzu izifise ibara zera rizivonzen'izo ubururu afashe munoke ziwe ivyamwa bibiri, ariko ritarasha umeza i ruhande yiwe hari ibindi biti y'ibiterwa vyagiyee biradugirako nshobora kuba ari amatomati.

Imboga z'ubwoko bwinshi harimwo izifise amabara asa n' ugwatsi rubisi n'ayandi hejuru akaba asa n' umuhondo, muri izo mboga hari izikataguye mu duce duto duto bigeranije ahantu hamwe n' izindi nazo amababi akimeze neza zidakataguye.

Ibijumbu vyinshi bashize muka basine kamwe kagomba gusa nk'icatsi kibisi , ivyo bijumbu bikaba bifise akavu gakeya vyokwerekana ko ariho bikiva mw'isi , ariho bakivyimbura . Iruhande yaho har'abandi bantu bambaye impuzu z'amabara atandukanye bishobora kuba biri kw'isoko yavyo.

Umugabo akuze yicaye, ariko agaburira inkoko ziwe nyinshi afise imbeseni ry'ubururu ryuzuye imfungurwa azisukira mu kibanza inkoko zose zifise ibara ry'umuhondo zitaraniye i ruhande yiwe zishashaye kurya inyuma haboneka inzu y'amatafari atukura afise se amadirisha matoyi .

Umurima w'ibigori binini vyibonekeza hagati na hagati mbere n'impande hakabayeyo n'ibindi biterwa, amababi y'ivyo biti vy'ibigori ni manini kandi afise ibara y'icatsi kibisi, utwo tugori turafise umutwe ugomba kugira ibara ritukura hashobora kuba hanageze n'igihe co kwimbura.

Umugabo akiri muto yambaye imuzu aremwo umupira ufise ibara ryera n'iryo ubururu, ndetse n'ipantana y'ubururu ahagaze hanu kw'isoko y'ibiterwa vyinshi haba harimwo nk'amatomati n'ibitunguru bikabifise amabara atandukanye ayatukura hagie era na yirabura nayicatse ikibisa.

Abantu bashika kuri mirongo ibiri bari mu murima w'ibigori. Ivyo bigori biracari bito ariko biriko bikura neza, bifise amababi asa n'ibara y'urwatsi rubisi. Iruhande yaho hari ibindi biti birebire n'amazu akikije uyo murima.

Umugabo ariko arakoresha igikoresho co gusya ivyatsi canke ibigori vy'amatungo, yambaye impuzu zigomba kwera n'izirabura, igikoresho gikoze muvyuma gifise uruziga runini kuruhande hamwe n'ahantu ho gushiraho ibimera, inyuma uruhongore rw'ibiti rugize ikiraro c'inka aho amatungo aboneka hariya, hasi haraboneka ibisigazwa vy'ivyatsi.

Igiterwa gifise amababi manini y'icatsi kibisi hamwe n'imbuto zikikijwe izo mbuto zisa n'ibara ryera rigikikijwe n'akamenyetso amashami afise ubwoya buto bugaragara neza ku mashusho amababi ni manini kandi yagutse afise imirongo iboneka neza.

Intete z'ibiharage zifise amabara atandukanye, hakaba harimwo amabara agomba kwirabura ayera n'ayatukura zegeranirijwe ahantu hamwe bishobora kuba bihejeje gutonogwa ukunyene kandi vyongeye ashonora no kuba ari no kwisoko yavyo.

Imifuko minini yera harimwo ibiraya vyegeranijwe ahantu hamwe. Iruhande yabo hari n'abandi bantu bashika nka batatu. Vyoshoboka ko ariho bikivyimburwa canke vyoba vyashikanywe kw'isoko yaho babigurira.

Umurima harimwo igitoki gisa n'icatsi kibisi ariko kikiri ku giti, witegereje neza wogira ngo harageze yuko gisha, iruhande yayo hari amababi y'ico gitoki ari manini cane kandi maremare nayo nyene asa n'icatsi kibisi.

Abantu benshi bariko barakora hamwe ku musozi, abagore n'abagabo bambaye impuzu zitandukanye bariko barima canke bariko batunganya ivu, bamwe bakoresha amasuka abandi na bo bikorera amabuye, umurongo wawo urakurikira uruhande rw'umusozi biterekana umugambi wo gukinga isuri ry'ivu.

Umugabo yambaye ishati harimwo amabara yera nayo ubururu afise mu minwe yiwe agakombe gasa n' icatsi kibisi harimwo ibiharage ivyo biharage bifise amabara atandukanye ayirabura n' ayatukura.

Ubwoko bw'imboga bwitwa intore zegeranirije ahantu hamwe. Izo ntore ziraboneka ko zishobora kuba ariho zikiva mw'ivu, bahejeje kuzitonora kandi zafashwe neza. Vyongeye ashobora kuba ari kw'isoko ryazo kuko ari nyinshi ziri ahantu hamwe.

Ibiraya bishika kuri cumi bikiri mw'ivu mbese nimizi yayo ikaba ikiboneka ivyo biraya birasa neza kandi hashobora kuba hageze igihe co kuvyimbura iruhande yaho hari agati gatoya gafise amashami gasa nicatsi kibisi.

igiti c'imyumbati gifise ama babi manini y'icatsi kibisi aranbuye neza ,Ingingo zayo mashami ahurira hamwe bigaragaza ko bigikura bitera imbere, Inyuma izindi nazo zirateranye mu murima, Ivyatsi vyumye hasi biragaragara bikaba vyerekana ko ikiringo c'izuba coba cageze.

Umugabo akuze yambaye umupira ugomba kwirabura, afashe isuka ku rutugu arishimye kuko ariko aratwenga. Witegereje neza bikaboneka yuko ari mu murima munini w'ibigori ariko ayo mababi y'ibigori umengo ariko aruma, icerekana yuko hoba ari mu gihe c'ici.

Ikirundo kinini c’ibijumbu vyashizwe hamwe biteranye nk’umusozi mutoyi bifise ibara ritukura n’iryera , bimwe ni birebire ibindi navyo ni bigufi . Akavu gakeyi kakaba kaboneka Vyerekana yuko kiva mw’isi. Aho ushobora kuba ari isoko Aho umurimyi yaje kubigurisha.

Ibijumbu vyuzuye bishizwe mu mifuko yera iboshwe n'utugozi bitereranye ahantu hamwe bishobora kuba ari mwisoko canke aho bacururiza, Umuntu umwe ari kuruhande ashobora kuba ari umucuruzi wavyo kuko imizigo nimyishi kandi iteguwe ku gurwa.

Igiti kinini cane gifise amababi meshi y'icatsi gikomeye uruti rwaco ni rurerure kandi ruhagaze neza rushobora kuba rufise imizi ikomeye iruhande yaho haboneka ibindi biiti vy'ubwoko bwishi ikirere c'ubururu kibisi kiragaragara bikaba vyerekana umusi mwiza wo mu karere ku ubushuhe.

Abagore bashika kuri batanu hakaba ari mumwe ariko aratwenga ari imbere, bose bafise amasuka hari umwe yunamwe tutashobora kubona igikoresho afise bashobora kuba bari mu murima w'ibigori kuko iruhande hari ibigori, ndetse n'igiti c'ibitoki.

Igitoki kinini cane gisa neza gifise ibara ry'icatsi kibisi, kiri mu vyatsi Impande yaho hakaba hariyo n'ibindi biti inyuma hari umugabo yambaye impuzu zisa nkico gitoke inyuma naho hari ubundi bwoko bw'ibiti birebire.

Umurima harimwo amashurwe bitwa amahoke afise umutwe ugomba kwera n'umuhondo, uyo murima ni munini cane kuko hariho n'ibindi biterwa biri mpande yavyo, ariko iruhande hari amashurwe yoba yaravuye mw'ivu vyoshoboka ko yoba yaratwawe n'imvura.

Imikuyu myinshi ibonekako imaze gukugwa mw'ivu iteranye hamwe; imwe niminini kandi ndende iyindi nayo nimitoya gato; zikaba zifise imizi mikeya ikiri kurizo. Imikuyu irabonekako ikiri nshasha kandi imaze gusarugwa vuba.

Umugabo akuze yambaye imwuzu z'ubururu ari kumwe na mugenzi we inyuma bari mu murima w'ibigori vyinshi bafashe ivyo biti vy'ibigori ashobora kubageze umwanya wo kwimbura ivyo bigori.

Igikoraniro c'abantu bashika hafi cumi, habarimwo abagabo n'abagore bambaye n'impuzu zifise amabara menshi kandi atandukanye, hakaba harimwo amabara y'ubururu, atukura, n'ayirabura, bamwe bari hagati basa nkuk'umengo bariko bararimira hamwe.

Amasaka menshi y'ibijumbu vyashizwe mu masakoshi meza yera, amasakoshi ahagaze ku murongo yuzuye ibijumbu bimaze kugurwa mu murima, inyuma y'amasakoshi araboneku murima mu nini w'ibimera bishire cane bikaba bishobora kuba ari bigori canke ibindi biterwa.

Igiti kiriko kirakura neza ciza cigiterwa citwa inyumbati, ariko inyumbati yoyo ikura musi y'isi. Amababi nayo akaba yitwa isombe nayo araribwa neza. Iruhande ryaho hari ibiti vy’ibigori vyumye.

Amashami y'igiti y'igiterwa runaka c'icatsi kibisi rigomba kumera nk'igera zikaba zifise n'utuntu twinshi tuzunguruka ku mashami amababi yacu n'imaremari, kandi afise urwenge ku mande akaba ari meza cane. Abantu bagikoresha mu gukiza irwara zitandukanya mugukingira ibiterwa udukoko no mu guhinga.

Igiti c'ipapayi kiriko gisha neza gifise ivyamwa vyinshi biteranye kugiti. Hasi haboneka ivyeze bimwe bifise ibara ry'umuhondo bikaba biteguye gucibwa. Haruguru izindi mbuto z'icatsi zikiri ntoyi zikirindiriye kwera. Amashami maremare arambuye hirya no hino afashe amababi manini y'icatsi afise imiterere y'intoke.

Abagore babiri bariko baragenda mumurima w'ibigori umwe murabo bagore ahetse umwana akoresheje igitambara cera, Bose baripfutse agatambara mu mutwe, Muriwo murima ibigori vyeze vyatanguye kuzana karya katwe KO hejuru gatukura hashobora kuba hageze umwanya wo kuvyimbura.

Isoko nkuru yuzuye abantu bariko baracuruza ivyamwa n'imboga. Abagore bicaye imbere y'ibirundo, itomati hamwe n'ibindi vyamwa bitandukanye. Inkingi z'icuma zitukura zishigikiye igisenge c'isoko. Aho hasa n'isoko nkuru yo mu gisagra aho ivyimburwa biva mu ntara bitangwa ku baguzi.

Abagore bashika kuri batatu bari mu murima harimwo ibiterwa bitandukanye vyatewe kumirogo bose bafise isuka mu minwe yabo bakaba bambaye impuzu zifise amabara atandukanye hakaba hari n'uwufise ibara biboneke yuko ari ry'ubururu iruhande yabo hari n'ibindi biti vy'ubwoko butandukanye.

Ishu rinini Kandi risaneza ririmumurima. Ukikijwe n'amababi manini yagutse rikaba rifise ibara ry'ugwatsi rubisi. Iyo mboga ihambaye mubuzima bwabantu kubera imfunguro ivyiza itanga; abarimyi barayiga kenshi kugira bayirwize mumasoko.

Ibijumbu vyinshi biteranirijwe hamwe bifise amabara atandukanye, harimwo ivyo bigomba gusa nk'ibitukura ibindi navyo ry'irabura biracafise akavu gakeya vyoshobora kwerekana ko ariho bigikugwa mw'ivu bishobora kandi kuba biri kwisoko yavyo.

Inkoko zishika kiri indwi zikoraniye hamwe, zifise amabara atandukanye, harimwo ayera, ayirabura n'ayagomba gusa n'umuhondo. Hashobora kuba ari inyuma y'urugo kandi hari akazuba kaka kerekana yuko bazisohoye zibe ziratembera.

Ishamba rinini cane riri ku misozi, rifise ibiti bifise ibara rigomba gusa nk'umuhondo. Umuntu yokwibaza yuko vyoba vyarumye canke ari ibara ryayo risanzwe. Hagati hariyo ivu rigomba gusa n'umuhondo nyene canke rigomba kwera. Hakurya hari umusozi munini hariko amashamba.

Intama zibiri zera ziriko zirarisha mu kibanza c'ivyatsi bitoya hafi y'urugo. Umubiri wazo uragaragara neza, ziriko zirinura umutwe hasi zitora ibiriyo. Ikibanza gifise ivyatsi vy'icatsi kiraboneka ku mpande zaho.

Ishamba rinini cane rifise ibiti birebire. Ivyo biti bifise amababi menshi hejuru no hasi. Hashobora kuba harimwo ibiremwa vyinshi, harimwo nk'ibikoko. Ishamba ryuzuye kandi riteye ubwoba.

Umurima munini w'umusozi uhejeje kurimwa, uteguye neza kugira ngo bateremwo imbuto ivu ryacibwemwo neza mu mirongo igororotse kugira ngo amazi y'imvura agendemwo neza ibiti birazungurutse ico kibanza bishobora gukingira uwo murima iyo haguye nk'imvura nyinshi.

Umufuko w'igunira urimwo ibiharage vyirabura. Ivyo bitegwa bifise akamaro kanini kubuzima bgabantu birimwo ama proteyine menshi bituma umubiri ukura neza abarimyi bayagurisha ku masoko atandukanye kandi bararonka inyungu nyinshi.

Ibigori vyinshi cane bashize ahantu hamwe bifise ibara rigomba gusa nkiryo umuhondo biracari bishasha vyoshoka ko ariho bikicimbugwa bishobora kuba kandi biri no kw'isoko yavyo kandi abanyagihugu barabikunda kuko bitanga amagara meza.

Ibakure y'icatsi kibisi cuzuye ibiharage bishasha bihejeje gucibwa mu murima, imbuto zavyo zirimwo amabara atandukanye yera n'ayagomba kwirabura, umurimyi yakoze neza Kubera iyimburwa ryagenze neza cane .

Umurima mwiza kandi munini w'icayi bateye ku mirongo itandukanye kandi minini igororotse, hasi haraboneka ivu iryoba rivanze n'amabuye uyo murima ni munini cane iruhande yaho hakaba hariyo ibiti vy'ibigori.

Ubwoko bw'ishugwe rifise ibara ry'icatsi kibisi, rikagira n'amashugwe ariko araduga bukebuke ariko atarakura asa n'umuhondo. Iryo shugwe riteye mw'ivu kandi iryo vu rirasa neza, n'ahandi inyuma hari ayandi mashugwe y'ubu bwoko nyene, ushobora kuba ari umurima wazo.

Udukaranga dutoya twegeranije ahantu hamwe, utwo dukaranga dufise ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo canke ivu, ikaranga zirakundwa cane mu banyagihugu kuko ziryoshe kandi zibazanira amagara meza.

Umugore akuze ahetse umwana ku mugongo. Yambaye impuzu harimwo amabara atandukanye; akaba ari muri ico gitenge kigomba gutukura n'impuzu y'ubururu. Ndetse yambaye n'agatambara ku mutwe. Afise igitaro, ashobora kuba ariko aratora ibiharage canke ibigori.

Igiti c’ubwoko bw’ibiharage kiriko gitera neza , amababi yayo ni manini nay’icatsi kibisi arakingiye ivyo biharage biriko birakura, indabo ntoyi zera ziragaragara ku mashami zikaba zitanga ivyizigiro vy’ivyimburwa ryiza . Iki kimera kiboneka ko gitunzwe kikaba ar’ubwoko bw’ibiharage bisanzwe biterwa.

Ubwoko bwinshi bw'imbuto z'ibiharage begeranije hamwe, zose ziratandukanye uko zisa. Hari izisa n'umuhondo, izirabura, izivanze izirabura n'izera hamwe n'izigomba kwirabura. Hashobora kuba ari aho bagurishiriza izo mbuto z'ibiharage.

Ubwoko bw'ibiharage bwitwa ibiharage bitoto bifise ibara risa niry'umuhondo vyegeranijwe hamwe bishobora kuba Ari kw'isoko yavyo kandi birakundwa cane kuko biryoshe kandi bizana amagara meza.

Ikaranga nyinshi zegeranijwe ahantu hamwe, ivyo n'ibitegwa bikurira mw'ivu, abarimyi baravyishimira cane kuko babigurisha ku gaciro keza, birakoreshwa mu gutegura imfungurwa zitandukanye, nk'ubusumba canke amavuta.

Umurima munini w'ibiharage biriko birakura neza ku nkingi z'imigano, ibiti vyashizweho kugira ngo bifashe umutete kurira hejuru, amababi yavyo avyurira akurikira urumuri rw'izuba, umurimyi yabiteguye neza yakoresheje ubuhinga bwiza kuko ubwo bwoko bw'ibiharage bukura buduga hejuru.

Umufuko munini ujishwe usa n'ibara ry'umuhondo canke ry'ivu harimwo imbuto nyinshi z'ibiharage, nazo zigomba kugira ibara ry'umuhondo hashobora kuba ari kwisoko canke umurimyi wavyo ashobora kuba ariko arabitonora.

Imifuko myinshi yera bateranije hamwe mu bigega n'iruhande hari iyindi iringaniye gushika hejuru. Hasi hari igitabu c'ubururu gifutse, bigaragara ko ari imboga canke ifu biteguwe kugurishwa. Aho hantu hasa n'iduka rikuru ry'ubutunzi canke isoko nkuru yo mu gisagara.

Ikinyabuzima gifise amashurwe y'amabara meza. Amababi yaco ni matoyi, afise ibara ry'icatsi kibisi. Uruti rw'igiti rugaragara hagati rukaba rufise ibara ry'umuhondo. Rushobora ar'ubwoko bw'amashurwe butazwi cane.

Umukenyezi yambaye impuzu ifise ibara ritukura ryibonekeza ndetse n'agatambara mumutwe kirabura, ari ahantu inyuma y'urugo iruhande yiwe hari umufuko usa n'umuhondo mu minwe yiwe afise urutaro ndetse n'imbuto z'ibiharage canke iz'ibigori i iruhande yiwe hanikiye impuzu ziri kumugozi.

Umukenyezi yicaye hasi ku mavi, ndetse yambaye n'agafukamunwa n'impuzu zifise amabara atandukanye. Ariko aratora ibiharage. Ariko abishira mu gaseke kari impande gasa n'icatsi kibisi. Ivyo biharage bifise amabara atandukanye. Bishobora kuba ari muri bwa bwoko bita ibiharage bitoto.

Ubwoko bw'ibiharage bufise ibara ry'irabura vyegeranije hamwe, iruhande yaho hari igiseke kijishwe vyerekana ko uwo ariko arabitonora abikura muri ico giseke abishira aho handi hashobora kuba ari mw'isoko y'ivyo biharage.

Umurima w'amabararata uriko urakura neza, amababi y'icatsi afise ishusho nk'umutima ateranye ku mashami magufi, iki gitegwa kigaragaza ko ari ikiringo co gukura, indango n'ukwama bikaba ari ntambwe nziza mu burimyi.

Umurima munini harimo ibigori vyinshi ivyo bigori bifise amababi asoni catsi kibisi, kandi biriko bikura neza, kuko bibaboneke yuku bifise amagara meza iruhande yayo hari ibindi bwoko bw'ibiti na vyo nyene bifise amashami asa n'icatsi kibisi.

Umugore afukamye mw'ivu ryumye ,yambaye umupira w' ubururu hasi akaba yambaye impuzu yirabura iruhande yiwe hari ivu ritukura n' ivumbi n' ivyatsi bikeya vyumye, bisa naho ariko arakora mu murima canke ashaka ikintu mw'ivu.

Inzu ndende yubatswe n'amabati n'ivyuma bigomba kwirabura iri hagati y'umurima munini iruhande yawo hari uwo murima ari mwibiterwa bitandukanye nk'ibigori n'ibiharage imbere yawo hasi harivu womengo hahejeje kurwa imvura.

Umusore ahagaze afashe igikura c'amabararata yimbuye mu kuboko, imizi n'imbuto ziragaragara neza ziri haruguru amababi y'icatsi akaba arihasi yatemvye, uyu musore yambaye ishati y'amabara menshi, inyuma yiwe umurima w'ibimera w'ivyatsi hamwe n'ibiti birebire vy'imikindo bihagaze kure mu maso yiwe haragaragarako ishaka ry'umurimyi w'umwete arimishije iryimbugwa ryiwe.

Umurima munini harimwo ibitegwa biriko birera neza. Ivyo bimera vyuzuye ahantu hise, bifise amababi y'icatsi kibisi n'imigero myinshi imanitse. Iyo migero irabonekako itanguye guhinduka ibara ry'umuhondo, bikerekana ko isarura ryegereje.

Agace ku murima harimwo ubwoko bw'ibiharage bikura biduka ku biti, umurimyi yagize neza gushiraho ivyo biti kugira ngo ivyo biharagiye bikure biduka hejuru, iruhande yaho hari ibindi bwoko bw'ibiti bisa neza navyo nyene bikaba bifise ibara y'icatsi kibisi.

Ibiharage vyera n'ibindi bikaba bitukura birima isahani bitereranye neza mu nkono izunguruka zikagaragaza ubwoko butandukanye bw'imbuto, vyerekana kandi ko izimburwa biteguwe guterwa canke guterwa bikaba, kandi ari fungurwa y'agaciro mu buzima bwa burimwe.

Imifuko minini yera ifunzwe n'iyindi iri kuruhande idafunzwe ariko biboneka yuko haba harimwo imbuto z'ibigori, hashobora kuba ziri kw'isoko yavyo kuko ari vyinshi kandi biteranije hamwe.

Umugabo umwe atwaye kw' ikinga ibiharage vyinshi bafunze mu mafundo iruhande yiwe hari uwundi umurima harimwo ibitegwa bitandukanye nk' ibitoke n' amagi ibubanfu yiwe hari inzu hamwe n'imodoka yera.

Ibigori vyinshi bahejeje kwimbura begeranirije ahantu hamwe bifise ibara rigomba kwera ariko rivanze n'iry'umuhondo. Ivyo bigori babishize hamwe kugirango bavyanikire vyote akazuba, ubwo n'ubuhinga bwokwica ubukoko bwoba bwasigayemwo igihe bikiri mw'ivu.

Ibiseke vyinshi bijishwe bisa n'ibara ry'umuhondo, harimwo ikaranga nyinshi zigomna no kwuzura. Kure y'aho yari umurimyi, bishoboka yuko ashobora kuba riko arimbura izo karanga. Amababi yayo asa neza, asa n'urwatsi rubisi.

Umugabo akuze yambaye impuzu harimwo izera, izubururu, n'izitukura, hamwe n'agashapo ko kwikingira yambaye ku mutwe, iruhande yiwe hari imifuko myinshi igomba kwera n'iyigomba gusa n'umuhondo, hashobora kuba araho basyeshereza ibigori canke ikindi gitegwa icari co cose.

Intambwe zitanu zo kumera kw'igiharage kuva ku mbuto gushika ku giti gitoyi, ibubamfu turabona imbuto ritukura riri mw'ivu ryirabura ritaramera, ukurikije uravye neza ryoba rimaze gutangura gusohora umuzi mutoya hasi, iyagatatu iriko irazamuka igishuro kikaba kiriko kiramenya igikankara c'imbuto.

Igiseke kijishwe giteretse mu murima harimwo ibitegwa bifise ibara ry'ugwatsi rubisi, uyo murima birimwo ukaba usa neza uteye igishika kubera ko ibitegwa vyameze kandi bisa neza.

Imbuto z'ibiterwa zishobora kuba ariz'ibiharage cank'ikaranga zakaswemwo kubiri , bazishize mw'isahani ndetse no kukindi giseke cajishwe kigomba kugira ibara ry'umuhondo niho bazishizeko , bashobora kuba bazanits'ahantu kugira ngo zibe zirot'akazuba.

Umurima munini w'amasaka yeze neza amashami yavyo afise ibara ritukura buhagaze hejuru, amababi y'icatsi aduze hasi agaragaza ko ayo masaka agikura, amabara atukura n'icatsi ahuriye hamwe atanga ishusho nziza cane.

Umurima munini cane w'ibigori, ariko ivyo bigori bisa nk'ivyumye hashobora kuba ari mugihe c'ici canke umurimyi wavyo ntiyabivomereye neza ariko iruhande hari n'ibindi biti vyinshi bisa n'icatsi kibisi.

Umurima munini cane wo umuceri bateye mu mirongo uyo murima uracari mutoye, ariko umucivi iko urakura kukuriko raduga u mababiri ayo yasone icatsi kibisi aribonekeza umugore yunamwe yambaye umupira usange n' ugutukura ari hagati mu murima nshobora kuba, ariko re vomela canke ari karalima i ruhande, naho ariborekeza ibindi bitiu vy'ubwoko bwinshi.

Ibifuko bininibinini vyera vyashizwe hamwe. Bishobora kuba birimwo imbuto z'ibiharage, z'ibigori canke z'amasaka. Aho hantu hasa nk'aho umenga ni mw'isoko bakunda kubiranguriramwo.

Intambwe zitandukanye zo kumera kw imbuto y'igiharage mw'ifu girabura ntibubafu imbuto zera zikiri ntoya, kandi mw'ifu zitaratangura gusohora imizi hagati izindi zatanguwe gusohoka utugazi dutoya dwera i buryo igikura kimwe kigeze kure cane.

Ibwo kubw'ibiharagiro bifise ibara ritukura vyigeranijwe hamwe biracasa neza birashobokaako ariho bageza kubitunura, kandi bishobora kuba biri kw'isoko ryawe bisanzwe bigurirwa abanyagihugu barabikunda cane, kuko biryoshe.

Isaho ryera ryuzuye imbuto z’umuhondo rishinzwe hejuru neza , inyandiko iri kuriryo ivuga ibijanye n’ikigo c’amashure makuru ridashe kandi rizigamwe neza kugira imbuto zirindwe neza.

Ibiharage bitukura binini cane bivuye mu musaho hariho n'ikijiko c'igiti kikirimwo ibiharage, ivyo biharage bitukura birasa nk'ivyo bakunda kurima mu Burundi canke mu Rwanda, aho ari ibiribwa vy'ingezi cane mu mirire y'abarundi n'abanyarwanda ba buri musi.

Utuntu dutoya dushobora kuba ari ifi ,indagara canke ibiterwa bashize hasi ku gitambara cera bigaragara ko ari uburyo bwo kubika ivyo biribwa mu kuvyumisha ku zuba , biraboneka ko bitanguye kuma neza.

Umurima urimwo ibiterwa bishobora kuba ari imbuto ry'amasaka cange y'ibigori canke y'ikindi giterwa runaka gusa igiti cayo gikaba gifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Umugore akuze yambaye agatambara mu mutwe k'icatsi kibisi afise isafuriya harimwo imbuto z'ibigori, ashobora kuba agiye ku bisyesesha iruhande yiwe hari n'abandi bagore bakenyeye bambaye ibitenge hariho nuwikoreye indobo ku mutwe.

Ibisakoshi binini vy'ubururu canke ivyera vy'uzuye ibiharage canke ibiyoba bimwe bishizwe hasi ibindi navyo biri mu mabase manini yashizwe ku meza y'igiti hasa n'iduka ry'isoko aho bacururiza ivyimburwa bitandukanye.

Igice c'umurima harimwo ibiterwa bitandukanye, ivyo biterwa hakaba hari ibiharage vyaduze hejuru. Bifise amababi agomba gusa n'ibara y'urwatsi rubisi, iruhande yabo hari ivu, ivyo biterwa kandi bitewe ku mirongo yose ingana.

Imbuto ntoya z'ibara y'agahondo zisesekaye kumufuko wera bisa nk'amasoroja canke imbuto z'amasaka zumishijwe neza biragaragarako ar'ivyimbugwa biteguwe kugugwa canke kubikwa mubigega.

Ikaranga zihejeje gucibwa mw'ivu ryirabura zikiri kumizi y'igiti yaco, umurimyi ashobora kuba ahejeje kuziradura hariko amababi acafise ibara ry'icatsi kandi riracakayagana.

Igiseke c'ikirundi cajisjijwe mu bikoresho bitandukanye bashobora kuba bakoresheje imigozi y'ibiterwa bakura mu mashamba uburyo bwacu bwo kibubona burerekana ubuhizi bwaga kurambere igiseke nkiki cakoreshwa mu kubikamwo imbuto canke ibintu bitandukanye vy'omurugo.

Inka nini biboneka ko ifashwe neza, ifise ibara ry'umuhondo ikaba ifise n'utwiso dutoya n'amatwi arevye hirya no hino, muri urwo ruhongore hakaba hari n'izindi nka zifise ayandi mabara avanze n'ayirabura n'ayera, iriko ifungura ivyatsi vyumye.

Inka niniya ifise amabara avanze ayirabura n'ayera iri mu ruhongore rwayo. Iyo nka iravyibushe, ishobora kuba yibungeze. Inyuma y'aho hari n'ibindi biterwa bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Ingurube nini mvyeyi iriko ironsa utwana twayo. Utwo twana turacari duto cane kandi twose turasa, tutera kiretse imwe igomba kugira ibara rivanze iryirabura n'iryera. Uwo muryango w'ingurube ushobora kuba uri mu ruhongore kuko hasi haribonekeza ivu ryirabura.

Engurube yera ni ni iryamye mu kiraro cayo irikironso twana twayo idutoduta gututwana twinshi turyamya uruhande guyanyina turiko turomwa mata inyuma y'uruhongore rw'ibiti abantu batandukanya bahagaze bariko bararorera umweyambaye i koti ridukura abandi na bo bambaye impuzu zibara zitandukanya.

Abantu bashika muri batandatu bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, hakaba harimwo izirabura, iz'umuhondo, iz'ubururu n'izitukura. Buri wese afise amagi, bashobora kuba bayajanye mw'isoko kugurishwa, bayakuye aho inkoko zirara.

Abantu benshi bagomba kugera kuri cumi bambaye igikoti kirekire cera ndetse bose bambaye n'udufukamunwa hari umwe murabo umugore yegereye inka ifise ibara ry''umuhondo ashobora kuba ari muganga wazo.

Inkoko niniya Ifise ibara igomba gusa n'umuhondo ariko ikagira agatwe n'utwanwa twayo dusa n'ibara ritukura, iyo nkoko iri ahantu hagomba kwirabura ariko hasi hari ivyatsi vyumye ishobora kuba iri mu ruhongore rwayo.

Ingurubu niniya yera Iriko irapimwa uburebure kugikoresho c'umwuzane, umugabo umwe yambaye ikoti y'umuhondo afise agafuka munwa kirabura, ahagaze inyuma Ariko afata ico gikoko , uwundi muntu yunama hasi Ariko arasoma ibiharuro k'umunzane.

Abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe bishimye bambaye n'impuzu zifise amabara atandukanye harimwo ayatukura ayera na y´ubururu, umugabo umwe yambaye ikofero aboneka imbere yafashe impene ifise ibara ry'umuhondo, aranezerewe cane ashobora kuba ahejeje kuyigabana.

Inkoko zitatu ziriko zirarisha hamwe imwe irera iyindifise ibara ry'umuhondo irindi na ryo ririrabura, ariko zose jivise imitwe ateramiye hasi, kandi bifise ibara ritukura ahasa n'umurugo cangwe mu rurara zayo.

Abantu bashika kuri batanu bari impande y'inka ifise ibara ryera ariko babiri bambaye imyambaro isa y'ubururu bongeye n'ishapo zisa zera bashobora kuba ari abavuzi b'inka kuko bayegereye ari bonyene

Inkoko zishika kuri zitatu ziri muruhongore hakaba harimwo zibiri zisa ibara ry'umuhondo nimwe iri hagati y'ibara ryirabura. Inkingi y'igiti igaragara inyuma, hakaba hariyo n'uruhande rw'ayo agakoresho k'amazi gatukura ko kuzinywesha.

Abantu bashika kuri batanu bakoraniye ahantu hamwe muri abo bantu hariho umugore yambaye mupira wera n'impuzu zigomba gusa n'umuhondo, iruhande yiwe hari impene zibiri imwe ifise ibara yera ivanze n'iyirabura niyigomba gusa n'umuhondo, imbere yiwe hari uwuziritse imwe murizo mpene hashobora kuba araho hadandarizwa impene.

Ingurube zishika kuri zitanu ziboneka yuko zikiri zitoya zegeranije ahantu hamwe zose zifise ibara risa rigomba gusa n' umuhondo canke ibara ry'ivu biraboneka yuko ziri mu ruhungore yaryo ahubwo zegereye ahantu hamwe zifungurira.

Inka nini ihagaze mukiraro cayo. Iyonka ifise ibara ryirabura rivanze n'iryera. Ikaba ibonekako ikomeye kandi ari nini cane. Iyonka iriko iraraba hakurya, umutwe wayo werekeje iburyo. Musi yayo haraboneka akagazi gato kayo gafise ibara rimeze nk'irya nyina yako. Kariko kararyama hasi.

Inkoko nyinshi cane ziri munzu nini yo kuzororemwo zose zifise amabara asa, zikaba ziboneka ko ariz'ubwoko bwiza bw'amagi , iburyo turabona igikoresho c'umuhondo gikoreshwa mu kuzironkesha amazi , inyuma haraboneka uruhongore rw'ibiti rugize inzu zazo.

Uruhongore rw'inka nyinshi zifise amabara atandukanye hariyo ay'umuhondo, ay'irabura n'ayera. Izo nka zifise amatwi yirabura aravye hirya no hino. Zicaye mubwatsi butotahaye, zishobora kuba ari ubwoko bw'inka bwitwa firizone.

Umugabo yambaye impuzu z'umuhondo n'izirabura, yongeye afise n'agakoresho yashize ku mugongo. Imbere yiwe hari inka ivanze n'ibara ryirabura n'iryera, aca aba ariwe ariko arayipompera kugira ngo yice udukoko dutera inka.

Ingurube mvyeyi nini ifise ibara rigomba gusa nk'iryera iri mu ruhongore, iruhande yayo hari utwana twayo tukiri dutoyi dushobora kuba dushika nk'umunani, natwo nyene dusa na nyina watwo, iriko iratwonsa. Iruhande yayo hari ivyatsi bibisi vyumye.

Umusore ariko agaburira inkwavu ziwe mu nzu yazo z'ibiti, yambaye impuzu z'umuhondo niz'irabura afashe amababi y'imboga mu kuboko kugira ngo ayahe amatungo yiwe, iburyo uruhongore rw'ibiti rugabuwemwo muvyumba bitandukanye kum'imirongo ibiri canke itatu, buri cumba gifise inkwavu imwe canke zibiri z'ibara ryera.

Inyoni nziza cane ariko ndende ifise amabara atandukanye, umubiri wayo ugomba gutukura , ukagira ahasa n'icatsi kibisi n'ahandi hirabura, ikaba ifise utuguru twonze cane hamwe n'umunwa muremure cane. Iri iruhande y'uruzi harimwo n'ivyatsi vyumye birebire.

Inkende zibiri zifise amabara atandukanye avanzemwo ayirabura n'ayasa n' umuhondo izo nkende zompi zifise imirizo minini imwe muri izo nkende ihagaze ku mugongo wa mugenzi we iruhande yayo ivyo biti bifise amashami asa n' icatsi kibisi.

Inguge zibiri z’imisozi zicaye hamwe mu kibira. Izo nguge zifise ubwoya burebure bwirabura kandi ziraboneka ko zitekanye cane , hagati yazo haraboneka akaguge gatoyi ariko akana kazo kariko kararyama hagati y’abavyeyi bako.

Inzovu nini ihagaze mu kibaya gifise ivyatsi birebire . Iratekanye iriko irarisha . Imbere yayo ibimera bitandukanye vy’icatsi kibisi inyuma naho ishamba ry’ibiti bitandukanye bifise amababi y’umuhondo n’ayandi meza.

Akanyoni gatoya keza gahagaze mu rushanga gw' ibivu n' amazi hamwe n' amababi yumye ako kanyoni kakaba gafise, amabara atandukanye harimwo ayera ayirabura n' umuhondo mukeya ariko kakagira umunwa n' amaso vyose vyirabura.

Inyoni nziza yicaye ku gashami gatoya k'igiti . Umutwe wayo usa n'umuhondo ariko ikagir'ijisho ivanze n'ibara ryera n'ivyirabura , igikiriza cayo kirera , amababi y'icatsi arayikingiye ikaba isa n'iyihishe mu gitutu cico gute.

Inyamaswa y'ubwoko bw'ijango yo mu gahinga umutswe wayo fise ibaryo umuhondo n'amazuru meza aringaniye amaso yayo y'icatse ikibisi arakaraye araba imbere atagira ubwoba igitangaje kuruta n' ayo matwi yayo maremare cane afise umukara n'ubwoya iyo nyamaswo izwi ku buhizi bwayo bwo gufata inyoni ziriko ziguruze.

Igikoko ciza cane citwa ingeregere kiba mw'ishamba. Iyo ngeregere ifise umubiri usa n'umuhondo, ndetse n'amatwi manini, ariko ikagira n'amahembe manini cane agomba kumera nk'ay'inka. Ako gakoko karazwi ko kazi kwiruka cane.

Inyoni niniya ivyibushe ifise amabara atandukanye murayo mabara hakaba harimwo ibara rigomba gusa n'iry'umuhondo cankwe iry'ivu harimwo utubarabara tw'utuburungu twera ariko rero iyonyoni ikagira amaso yirabura n'umunwa n'utuguru zitukura ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti.

Akanyoni keza gatoya gafise umubiri usa n'ubururu, ariko ukagira umunwa no mu maso hirabura gahagaze kw'ishami ry'igiti ico giti gifise amashurwe ashika kuri atanu agomba gusa n’ayatukura na y’umuhondo, biraboneka ko ako akanyoni kari mu murima wayo mashurwe menshi atukura.

Akanyoni keza cane ariko gato gahagaze kwishami y'igiti, gafise amabara atandukanye hejuru haho hari ibara ry'umuhondo ariko hagati hakaba havanze ibara ry'umuhondo n'iryera umutwe wayo ukaba ufise umunwa muto.

Inkanga nini yicaye ku bwatsi butotahaye. Umubiri wayo ufise amabara yirabura hariko utudomo twinshi twera twuzuye hose nk'inyenyeri ntoya. Iriko iraraba iruhande, igaragara ituje hasi. Inyuma haraboneka ivyatsi n'amashugwe menshi.

Ubwoko bw'inyoni zinini zinini, zifise amababa agomba kwera avanze n'ubururu, ariko rikagira umunwa usongoye cane, ifise n'utuguru tureture twonze, iri impande y'uruzi, urwo ruzi rukaba rurimwo ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi birebire, iyo nyoni izwiko ko irya ifi zo mumazi.

Ubwoko by'inyoni nziza bariko butamenyerewe cane bifise amababa asa n'icatsi kibisi, ariko ikagira hejuru ku gatwe hatukura no mu maso n'umunwa wirabura ako kanyoni kari ku giti cerekana ko yo bari mw'ishamba, kuko i ruhande hari ibindi biti n'amashami.

Akanyoni gatoya kakaba ari keza, gafise ibara ry'umuhondo umubiri wose ariko utuguru tugatukura , mu maso n'aho hakaba hirabura ndetse n'umunwa ariko ijisho rigatukura. Kakaba kari kw'ishami ry'igiti, karashobora kuba kari mw'ishamba kuko iruhande yaho hari ibindi biti.

Inyoni niniya ifise hejuru havyibushe, havanze amabara atandukanye, harimwo ayera n'ayirabura. Ariko iyo nyoni ikagira izosi n'umunwa muremure vyirabura, n'utuguru twonze. Ikaba ihagaze ahantu mu vyatsi bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Inyoni gatoya keza gahagaze kw'ishami ry'igitsi kariko kararondera ubuki buri muri iryo shurwe rigomba gusank'umuhonda ako kanyoni gafitse amabara menshi cane hariyo ayirabura ayesa n'i casi kibisi, ariko akagira utunwa n'utuguruwe.

Inyoni nziza cane y'ibara ry'ubururu yicye ku mashami y'igiti umutwe wayo ufise amabara atatu umuhondo n'agatwe gatukura n'ijisho ryirabura iruhande yayo haboneka ivyamwa bitoyi bigomba gusa nicatsi kibisi bisa n'amapera yigihinga hamwe n'amababi manini.

Agakokok' agatungwa kitwa agakwavu gafise ubwoya bukoba gusa n'iba ry'umuhondo, ariko amaso yayo akaba yirawura harimwo n'akaziringi kagomba gutukura ako gakwavu gafise amatwi manini aravye hejuru hamwe n'ubwoya urebure.

Inyoni yitwa inkona ihagaze mu vyatsi iyo nkona hose irirabura yaba kutuguru mu maso no ku munwa hasi haraboneka igitutu cayo izuba rishobora kuba riraka cane ndetse hashoboraka kuba arino mu gihe cici.

Inyoni itari nini kandi itari ntoya ifise amababa arimwo ibara risa n'umuhondo, ariko ikagira amaso umunwa n'utuguru tw'irabura, iyo nyoni ihagaze kw'ishami y'igiti iruhande yaho hari ibindi biti vyinshi bishoboka ko iyo nyoni iba mw'ishamba.

Inkende itari nini kandi itari ntoya, ifise ibara rivanze iry'irabura niry'umuhondo, iriko irarya icamwa, igifise muntoke gitukura gishobora kuba ari itomati, mwenubwo bwoko bw'inkende buba mw'ishamba bigaragara yuko coba kiri nyene mw'ishamba, kuko inyuma hari ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi.

Inyoni nziza cane yicaye ku gashami ifashe ifi ntoya mu munwa, Umutwe wayo ufise ibara ry'ubururu igikiriza naco gifise ibara y'umuhondo umumero wayo mu gufi ukomeye wafashe neza iyo fi, Iyo nyoni izwi ku buhizi bwayo budasanzwe bwo kwibira mu mazi igafata amafi ningoga.

Inyoni zibiri zisa ziri mu gahinga zihagaze ku musenyi hafi y'ivyatsi birebire imwene irirerire ifise umutwe utukura iyindi n'intoya ikagaragara ko iri inyuma imiterere y'umubiri wazo ikagaragaza ko ari z’ubwoko bumwe zikaba zisa n'abavyeyi bagenda na ziriko ziraraba uruhande rumwe zituje zija mu kibanza c'ivyatsi

Igikoko kigomba kwitiranywa n'ikiyabu ariko coco kikaba mw'ishamba, gifise ubwoya bwinshi bufise ibara ry'umuhondo bikaba bifise amaso meza n'umunwa n'akazuru biringaniye igitangaje kurico gikoko nuko gifise amatwi maremare agomba kumera nk'amahembe y'inka.

Inyoni nziza cane yahagaze kw'ishami ry'igiti kitakigira amababi, iyo nyoni ifise amabara meza kandi atandukanye hamwe harera, ikaba ifise amababi y'irabura ahandi naho hagomba gusa n'umuhondo, ariko umunwa wawo ukaba usa n'umuhondo n'ibara rigomba kw'irabura.

Inyoni ndende ifise izosi rirerire y'ubwoko bwitwa Umusambi. Iyo nyoni ifise amabara menshi atandukanye. Hakaba harimwo ayera, ayirabura, n'ayagomba gusa n'umuhondo. Ariko ikagira agatwe n'udushatsi twera. Iri ahantu hari ivyatsi birebire, ishobora kuba iri mw'ishamba.

Inguge zibiri zimisozi zihagaze hamwe mukibira ziriko ziraraba imbere zompi zifise ubwoya bwirabura burebure zibaka ziboneka ko zikomeye cane. Iyiri ububamfu ni niniya gatoya kuruta iyindi ifise umutwe munini nababoko maremare imbere yazo hari ivyatsi bibisi bigufi hamwe nutuntu twamababi.

Inyoni nini cane ifise amababa manini avanze n'amabara, harimwo ayera, ay'umuhondo n'ayirabura. Ariko akagira izosi n'umutwe wirabura, munsi y'izosi hakaba hera. Iyo nyoni iriko iraguruka.

Akanyoni gatoya keza gahagaze ku giti, gafise amabara menshi atandukanye, hakaba harimwo ibara ry'umuhondo, iryirabura nirigomba kumera nk'ubururu, hashobora kuba ari mw'ishamba kuko ibiyikikije hari ibindi biti bifise amababi manini, afise amabara y'icatsi.

Umwana akiri muto yambaye ishati yera afise mu minwe yiwe igikere ahejeje gufata ico gikere gifise musi yaho hasa n' umuhondo ariko hejuru hakirabura ico gikere kiba mu mazi no kwisi.

Inyoni nziza cane ifise amabara atandukanye ku mubiri, amababa amwe akaba yirabura ahandi naho hakaba hera, ariko ikagira amaso atukuye n'utuguru tugomba gusa n'umuhondo, ikaba ihagaze ku gice c'igiti.

Igikoko c'ijoro gifise amaso manini citwa igihuna kiri hasi mu vyatsi kiriko kiraba imbere nk'aho kiriko kiraraba uwufata ifutu amaso yaco nimeza cane afise ibara ry'umunkondo, kandi araka cane ku mutwe wacu haraboneka amababa abiri makeya ahagaze nk'amatwi.

Inyoni nyinshi hashobora kuba harimwo inkuru yayo iboneka ngaha imbere ifise amabara agomba kumera nk'ayirabura ariko ifise utuguru nutwiso tugomba kugira ibara ritukura. Izirinyuma ziriko ziratoratoragura utuntu turihasi zishobora kuba arimfungurwa zayo.

Akanyoni keza gafis'amabara atandukanye k'umutwe n'inyuma k'umugongo kakaba gasa n'ubururu ariko igikiriza cako kakaba gasa n'umuhondo ikagira n'umunwa ugomba kuba muremure kandi utari na mugufi, muruwo munwa wako kafashe ifi vyerekana yuko iyo bwoko bwizonyoni zifungura ifi.

Inyoni nziza y'ubwoko butazwi cane iriko iragenda mu vyatsi bikeya iruhande y'amazi. Umubiri wayo ufise ibara ryirabura, rikaba rihindagurika hagati y'umuhondo. Umunwa wayo ni muremure cane kandi ukagoyagoya ukaba ukwiye gufata inyamaswa ntoya mu mazi.

Utunyoni twinshi dushika kuri dutandatu dufise amabara agomba kwirabura tuvanze n' ayera hari tumwe duhagaze k'umugozi w' amatara n' utundi umengo tugire tuguruke, ibicu bikaba bisa n' ubururu.

Igikoko kinini co mwi shamba citwa inzovu kiri ahantu impande y'ivyatsi bisa n' icatsi kibisi Kiriko kirafungura, ico gikoko naho ari kinini kirya ivyatsi gusa ntikirya inyama nk'ibindi bikoko vyinshi vyo mwi shamba.

Akanyoni gatoya keza cane gafise umubiri wose usa n'ibara ry'umuhondo, ariko amaso n'umunwa hakagomba kwirabura ijisho naryo rikagomba gutukura gafise utuguru twonze dutukura, gahagaze kw'ishami ry'igiti bishobora kuba ari mu murima kuko inyuma hose hasa n'urwatsi rubisi.

Inkende iri mu bimera iriko iraraba uwufata ishusho, ifise amaso magufi y'ubwenge afise ibara ry'umuhondo, izuru zayo nirigufi kandi ririmwo ubwoya buto, hama amababi y'ivyatsi bikikije inkende vyerekana ko iri mu kibira canke ishamba.

Akanyoni keza gatoya gafise amabara atandukanye, harimwo ayirabura ayatukura n'ayumuhondo kariko karavoma ubuki muri iryo shugwe. Iryo shugwe rifise igiti kinini gisa n'icatsi hamwe n'amashugwe aravye hejuru asa n'umuhondo.

Imbogo ziri mw'imwishamba, ziri zonyene, iburyo haraboneka imbogo nini ihagazeyo yonyene ifise umubiri ukomeye n'amahembe agaragara manini cane, ibubamfu izindi zibiri zicaye hasi ziruhutse ku vyatsi bigufi vyumye, inyuma yaho kure turabona ibiti bikeya bisanzaye mugahinga hamwe n'amabuye ahamye.

Igikoko c'ubwoko bw'imvubu kinini cane kiriko kiraza imbere kiraba uwugifotora mu maso, umutwe waco ni munini, amazuru ni manini, ariko kikaba gifise amaso n'amatwi mato magufi, umunwa waco ukaba ufise ubwoya bukebuke, ivyatsi vyumye vy'umuhondo biragaragara iruhande bikaba vyerekana ko kikiri hafi y'uruzi.